Zvinoitika maningi kuti zvimweni zvirwere zvinoamba zvokura zvekutoputika kuti ntaraunda yeshe inokona kutobatira chirwere ichocho, hino vanoshanda zveutano waona izvozvo zvaitika vanozohamba veifundisa vantu nekuvabhuira kuti kwaite chirwere chakati nekutizve vantu vanosise kudini kuti chirwere ichocho chikone kudzakira nekutopera.

Munguwa inoite zvirwere muyani munomboita vamweni vanokone kurwara zvekuti vanokorere kudzihambira vega kuenda kuchibhedhlera amweni madhokodheya nevamweni vanoziya zveutano vanozohambira muntaraunda dzinogara vanthu vechibaira majekiseni kune vanthu avavo nekuvapa dzimweni mutombo kuti vakone kupona kubva kuzvirwere zvavanenge vanazvo.

Nguwa yekuti muntu wabatwa ngechirwere zviyana, unorumba kuchibhedhleya chinenge chiri padhuze naye. Agumeyo variyo vakafundira zveutano vanozomuhloya. Kana vaona kuti dambudziko rake ngereyi, pamweni pakona vanozomubaira jekiseni rinenge rine mutombo unoita kuti akone kupona kubva kuchirwere chaanonga anacho muntu.

Nguwa inoite zvirwere mumanharaunda muyana nenguwa yekuti paripo vanenge vabatwa ndizvona vantu vanorumbe kuzvibhedhlera zvinenge zviri padhuze navo .Vagumeiyoyo mikuwo mizhinjitu vanobairwe majekiseni kuti vakase kupora kubve kuchirwere chona ichocho.

Pane nguwa inombowande zvirwere muntaraunta nemumakanyi zviyana zvinochiitikepo ngezvekuti vashandi vakafundiswa ngezveutano hwevantu vanozohamba munyazi muzvikora munyazi mumamizi veibaire vantu kana kuvape mutombo kuti vakone kupona kubva kuchirwere chinenga chiriyo nguwa iyoyo.

Kuti munhu akarwara zviyani akone kudetserwa kuti chirwere chaarwaracho chikone kupera kunga madhokodheya nemanesi vanasa kumuhloya kuona kuti chini chemene chinotambudza nekumupa mutombo unodetsera ndoonda muzvibhehlera mune mishini dzona dzekuchihloyadzo kuti chiini chanese muntu.

Paripo nguva inomboita zvirwere zvinozikanwa kuti zvinobata vana vechikora vachiri kukura. Veutano vanochizotsvake mitombo vopinde muzvikora vechindobaira vantu kuti vakone kupona kubva kuchirwere chona ichocho.

Nguwa dzakawanda dzakasiyana siyana kunomboitikepo zvirwere zvinoputika zvinokona kutambudza vantu vakawanda panguva imwe hino vanoshanda zveutano vanozotora nguwa yawo kuhloya pamwepo nekutsvake mitombo yevanohamba nayo vachichipe kune vantu kuti vapone kubva kuzvirwere zvona izvozvo.

Zvinoitika maningi kuti ngenguwa imweni chirwere chinoamba chouya chakakura yaambo cheibata vandu vakawanda mundaraunda vangave vemuzera naunwe hino variyo vanadhokodheya nemanesi vakafundiswa kuita mushando wekuhloya nekubaira vandu kubva kuzvirwere zvona izvozvo.

Mukuwo muzhinjitu panoitika zvirwere zvinobata vantu vakawanda mukati mwenharaunda. Vashandiri vezveutano vakafundira mushando uwowo vanotora nguwa yekuuya mune vantu vakawanda nekuvadzidzisa. Pamwe po nekuvabaira, nekuvarapa kubva kuzvirwere zvinenge zviriyo nguwa iyoyo

Mvura yakachena yakakosha yaamho muutano wemuntu. Ndiyo ndaa hurumende neamweni mapoka akadziemera veiita zvirongwa zvekutsa mvura nekuisa mugodhi yekuti vantu vakone kuchera mvura pasina kuduse kamuhlare.

Kuti vantu vakone kuwana utano wakamotseka chekutanga vanosisa kunge vane mvura yakachena inobuda mumapombi inorumba iyana hino vezveutano vanogara veifundisa vantu kuti tsvakai kana kuti itsai mvura yakachena kuti musazobatwa ngezvirwere zvakaparadzana.

Mvura yokumwa yakachena chiro chakakosha maningi mundaramo yevanthu pamwepo neutano vanthu vakawanda vanokurudzirwa kuti vatsvake mvura yekumwa yakachena ngekuti yakasvipa iyani inenge ine makonye zvekuti vakamwa vanozozwa mundani nekuhudha .

Kune nguwa dzimweni dzekuti zvirwere zvinobate antu akawanda maningi mungaa muntaraunda mungaa mumuganga vakafundira zveutano vanochizotora nguwa iyoyo kuhambira muganga dzakaparadzana nekuvadzidzisa vantuvo kuti kune chirwere chakati kuti chinosise kudzivirirwa ngenjira dzakadai..

Muntaraunda dzakasiyana- siyana kusanganisira nemumakanyi munowanikwa vanthu vanonga vakafundiswa zvine chekuita neutano hwevanthu, vanthu avavo vanozodetsera kuti panenge paita chirwere zviya vanozohamba veidetsere vanthu munyari mumakanyi munyari muchibhedleya.

Utano chiro chakakosha maningi ,kumunhu weshe unopona pashi pezuva, kunyari kubvira kuvana vadodori, kuenda majaha nedhombi ,kuzoenda kunana sekuru nana mbuya vashe avava vanosisa kuti vaonekwe nana dhokoteya kuti hutano hwawo wakayemiswa kudii.

Mukuzama kuti vantu veshe vakone kuwana ruzivo panda dzeutano, ariyo mapoka akanasirwa amweni akazviemerera ega anoita mushando wokudzidzise vantu maererano nezveutano nekuti vanhu vanokona kudetsereka kundau dzipi.

Aripo mapoka ari munyika dzakaparadzana kana pashi reshe pano anokurudzira kuti zveutano zviwake ngemuntu weshe. Ungaa une mare kana usina murombo wemuntu. Vantu wo vanozotora nguva kuti vadzidzise kukosha kweutano.

Kumakanyi kwatakakurirayo kwanga kusina migodhi Mvura kwaitove kundochera mymagandwa kana kwasave iyi mvura yakabazi kunyasa kuchena ndiyo yaiveko.

Kupanda kwesoro chimwe chezvirwere chinorwadza maningi. Ukaona musoro wako ukatanga kupanda nguwa imweni unotokorera nekufunga zvakanase kuti nakei. Hino muntu akaona musoro wake weipanda unosise kurumbe kuchibhedhleya nekuti nguwa zhinji ndiwo matangire ekurwara nendxondo awawo.

Vantu vayani vetinozoona nguwa imweni vasingazi kupfeka kana kuti vakapfeka masaka kana kuti vaķapfeka hembe nemabhurukwa akatatuka nemisoro inonga isingazi kushambiwa kana kukamiwa vanonga vorwara hloko vayani mukavaona torai vantuvo muvaendese kuzvibhehlera zvinoshanda ngekurapa hloko dzevantu.

Kuti muntu azonasa kufunga zvakatxonda kudai kunga ndxondo dzake dzakagara zvakanaka mukati mwehloko yeke imwomwo. Ngendaayo zviriyo zvibhedhlera zvinotomboite mushando vekuningire kuti masoro evantu arikushanda zvakanaka sezvinoningirirwa ere.

Hetinozoona muntu unonga eirwara ngepfungwa uyana ohamba nguwa imweni akapfeke masaka nebvudzi risikazi kugerwa kana kushambiwa pamwepo nekutohamba pamweni asikazi kutopfeka muntu wouwowo unonga akabvira kudhara eirwara asi otama anomurapa.

Vantu vanorwara ndxondo dzavo nguva imweni vanenge veisheka sheka nguwa imweni vanofara vakasunga chisununu nekuti wakamuningira unotama kuti unombonikira chinyi muntu unoyu kubeni dambudziko ngerekuti ndxondo dzake dzinenge dzisingachashandi zvakanaka muntu wakadaro unosisa kutorwa oendeswa kuzvibhehlera zvinoningira ndxondo dzevantu kushanda kwadzo.

Kuti muntu azogara eishanda zvakanaka zviyana kunga nxlondo dzake dzakanasa kuema zvakanaka, hino dziriyo ndau dzakanasirwawo dzekuhloye nxlondo dzevantu kuti dzakaemesa kudini.

Utano hwemuntu unoningirwa kubva kundau dzakaparadzana dzemuiri wemuntu, umweni unoningirwe mungazi, umweni unoningirwe mushuga, umweni unoningirwe mungondo kuti dzakagare zvakanaka ere nekuti zve dzinoshanda zvemene mene mashandire edzinosisa kuita ere.

Ndxondo dzevantu dzinosisa kugara dzakanaka dzeifunga zvemene-mene zvinofanika kufunga muntu. Hino munguva imweni kunoite dambudziko rekuti ndxondo dzinoidzi dzinokonawo kutorasha. Muntuwo unonga osisa kurumba kuchibhedhlera chinoona nezve ndxondo dzevantu kuti akone kudetsereka kuti dzishandezve munezvakanaka.

Zvakakosha yaambo kuti ndxondo dzemuntu dzigare dzeishanda zvakaringana nezvinoningirwa pamuntu. Ngendaayo zviriyowo zvibhedhlera zvakanasirwa kuita kuti vantu vanenge varwara ngehloko dzavo vanoende iyoyo koohloyiwa.

Muzvibhehlera zvirimundau dzakasiyana-siyana munowanikwa manesi nemadhogodheya anoite mushando wokuhlloya nekurape vantu kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana. Amweni akona anonasa kukona kurapa nekuningire kuti vana vaneutano hwakakwana here.

Zvibhedheleya nedzimweni ndau dzekurapirwa kwearwere dzinosise kugara dzakanase kuchena dzisina zvibinga mipini zvakawanda zvinokona kutapurira zviwere kune vamweni ndoondaa dzimweni dzakaite ekuakirwa nyangwe ngezvidhina pashi kuti vantu pavanotsika pange pakachena vasatwara zvirwere kubva kunedzimweni ndau veiguma nazvo muzvipatara.

Ndau dzinorapirwe vantu dzinofanika kuziikana nevantu vemunharaunda nevanodarikao ngenjira. Kuitira kuti muntu akaamba orwara aripadhuzepo kuti akone kuziya kuti iyo kune kunorapirwa vantu. Zvakadarozvo vantu vanozobekapo zvikwangwari zvinenge zvakanyorwa kuti apa ndipo panorapirwa vantu.

Muzvibhedhlera zvinowanikwa mundau dzakasiyana siyana mune mbatso nemubhedhu zvekuti muntu akagumemwo eirwara maningi zvekuti asisi kupetuka kumbatso vanobubeka umwomwo vomuarika arimwo kusvika muntu ona uwowo apona.

Muzvibhedhlera zvakasiyana-siyana zvinowanikwa mumakanyi umu munonga mune zvihlayo zvakaiswe munjiramo zvekugara, zvekuti kana muntu akapinda muchibhehlera maanoda kupinda akaona mune umweni uchiri kudetserwa unogara pachihlaro ichocho akaemera kuti nguva yake kuti ikwane.

Mintataunda dzasiyana-siyna mumiganga mwetinogara umu mune zvibhedhleya zvakasiyna-siyana zvakaiswemwo kukosha kwezvibheshlera ukwokwo ngekwekuti hai muntu akarwara unokasa kuona padhuze paanorumba okasa kudetserwa zvisati zvanyanya kushata maningi.

Mundu akarwara zviya mazuwa otopona anaya unokasa kurumbiswa kuchibhedhleya, aguma iyoyo anamazvikokota wariyo anotora nguwa yawo kushandisa muchini yawanoshanda nayo kuhloya munduwo ungadani awirwa ngedambudziko ripi neripi kuti wakone kupe mutombo unoenderana nezvaanorwara zvona izvozvo.

Muntaraunda dzakasiyana siyana zviyana, mune zvibhedhlera zvakasiyana siyanawo, zvakaiswemwo kuti zviite mushando wekuhloya vantu neku varapa kubva kumatenda akaparadzana.

Kundau dzeshe dzinyari dzemumadhorobha kana dzemumakanyi kunowanikwa kune mbatso dzinorapirwa vantu vanenge varwara. Izvi zvinotoitirwa kuti hai vantu vakone kuwana utano padhuze nepavanogara. Unonga arwara okasika kutorumba kuchibhedhlera chiri padhuze.

Ndau dzinorapirwa vanthu muntharaunda dzakaparadzana dzinosisa kunge dziri pandau pekuti dzinoonekwa nunthu weshe pamweni pakona dzinenge dzakabekwa zvikangwari zvakanyorwa kuti apo pane ndau inorapirwa vanthu inozwi ngana.

Panomboita nguwa imweni yekuti muntu unokone kusanga neatsaona mupato umwu nyangwe kunyambori mumbatso kuti mbatso inokone kutsva muntu arimo okuwara . Hino kunozodaidzwe motokari dzinorumba kuuya kotore varwere vaya kurumba navo kuchibhedhlera kuti vakasire kuonekwa nana dhokodheya vasati varashikirwa ngeupenyu.

Mundau dzakasiyana siyana dzingaaa dzemumadhororbha kana kuti dzemumakanyi mumabuya umu dzine zvibhedhlera dzi zvakaiswemwo kuti zvikone kudetsere vantu vanenge varwara muntu weshe unenge abatwa ngechitenda chamubata ngaarumbe kuchibhedhlera iyoyo aabetserwa kuti chirwere chaanongacho chinonga chamubata chikase kupona.

Muzvibhedhlera muyana munohloyiwa vantu kunyanya zvemukati kati zviyana mune mazi mushina arimo akakura maningi anodongorera mukati mwona imomo anoshandisa kujeka kwakakura kakurutu kuti vakone kuona kuti makodo akadini nekuti nyama netsinga zvakagare zvakanaka here mukati imwo.

Muzvibhedhlera zviri mundau dzakaparadzana mumadhorobha nemumakanyi kune mbatso dzakaakwemwo mekuti vanenge vagumeyo veirwarisa maningi vanopuwa mabhedha apapo varapiwa varipadhuze.

Paripo nguva inodikanwa kuti vantu vaite mushando fanike yehutano vakone kuziya zvakawanda zvinenge zvichiitika maringe ngechirwere chinenge chabuda panguva iyoyo ,vanotorawo nguva yekumbowungana veyidzidzisana nekupanana mashoko kuti zvinyi zviriyo mazuvaanaya nekuti vangakona kudii kuti vadetsere vantu kuti vasafa.

Ndaa dzine chekuita nezveutano hwevantu, dzakakosha yaampho kuti vantu vazvizwisise, kunyanya muzvikora muyamu, munofundwa. Ngendaayo panofundwa zveutano vanotoitwa okukhombidzira kuita ingatei zviri kuitika, kuti vantu vanase kuona nekuzwisisa.

Kuti muntu zviya azotenderwa kushanda mushando wekurapa antu kana kuita mushando une chekuita nehutano hwevantu unosisa kuva muntu akafundiswa zveshe zvine chekuita nehutano hwemundu hino zviriyo zvikora zvakanasirwa kugundisa vantu zveutano hwevantu .

Vantu vamofundire zveutano vanozotore nguwa yavo kunasire mutombo kana kushanda muzvibhehlera semadhokodheya kana kuti kutengese mitombo muzvitoro vanenge vakanbazvifundira zviro zvinezvi. Zvinotora nguwa yakawanda kuti muntu ufunde nekuzwisisa mwiri wemuntu.

Vantu vanenge vakafundira zveutano hwevantu, vanenge vazopasa vaya vapedza vapuwa zvitupa zvemushando vanozotore nguva yavo kuchizofundisawo vantu vemuntaraunda dzevanonga veishandira kana kuti dzevanogara kuti vantu vaziye kujoshesa ndaa dzeutano.

Paripo nguwa inowande zvirwere zvinoibata vantu vakawanda zvinonga zvisikanasi kuzikana ngeruzhinji munharaunda ngendayo vakafundira zveutano vanozotore nguwa yawo kufundisa nokudzidzisa vanhu maringe nechirwere chinonga chaputika nguwa iyoyo.

Ngendaa yekuti ndaa dzeutano dzinoramba dzeitsvakirwa njira itsva dzekukone kunetsera zvirwere zvinonga zviriyo. Pakaitika kuchinja kwemutemo vantu vakawanda vanoziswa nekudzidziswa ngezvemutemo unenge vanasirwa nguva iyoyo.

Nguwa ngenguwa munyika dzakaparadzana vanogadzira mitemo ine chekuita nezve hutano hwevantu kuti vangu vakone kudetsereka kubva kumutemo iyoyo vanenge veifana kuziya kuti kune mutemo wakati wanasirwa saka vanochizodzidziswa kuti kune mitemo yavamo.

Munyika dzakasiyana siyana nemumantaraunda dzakaparadzana mitemo ine chekuita nezveutano hwevantu inogara yeichicha chicha, ngendayo pakaita mutemo unenge wachicha kana kuti mutsva unenge wauya , vantu vanosise kubhuyirwa nekudzidziswa kuti vaziye kuti kwaane mutemo unoreketa zvakati nezvakati.

Munharaunda dzakawanda munyika munomu mwaane zvibhehleyra zvakasiyanasiyana zvekuwane nezvidoko zvakangonakira kuti hayi muntu akarwara apatamiki chibhehleya chinonga chiripadhuze naye kwaanokone kurumba otokone kudetserwa iyoyo.

Ngenyaya yekukosha kwakaita nyaya dzehutano wevantu zviriyo zvibhedhlera zvemwerana yakasiyana siyana zvinowanikwawo mundau dzinogara antu munogara vakawanda zvinowanikwa zviri zvikuru yambo asi munogara ashomani munenge mune zvibhedhlera zvidodori.

Zviripo zvibhedhlera zvinowanika mundau dzakasiyana siyana munogare vantu. Zvibhedhlera izvozvo zvakaisirwemwo kuti vantu vanenge vabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana vakase kuone padhuze pavanorumba koorapiwa.

Mumiganga dzakasiyana siyana dziri muntharaundawo dzakaparadzana munowanikwa mune mbatso dzinorapirwa vanonga varwara dzakasiyanawo. Izvi zvinotodetserawo kuti weshe unonga arwara unokasa kuona pekurapiwa pachibhedhera padhuze.

Mundau dzakasiyana-siyana dzinogara vantu mune zvibhedhlera zvakakura nezvidoko, zvinoite mishando vekubetsere vantu vanenga varwara. Vashandi vepazvibhedhlera zvona izvozvo vanotombotoravo nguva vati pachavo veibhuirana nekuronzerana kuti voite muitirei kubetsere vantu pazvirwere.

Muzvibhehlera zvinowanika mundau dzakaparadzana mune nguwa yekuti vantu vanomborwara vouya vakawanda kana izvozvo zvaitika vantu vanotombopuwa mulaini umweni utomboende kogare kubanze kureti iyo. Zviripo zvekugara zvakanasirwa zvekuti vantu vaemere nguwa yavo vakagara

Ndau dzinorapirwa vantu kana vabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana dzinosise kuzivikanwa kuti dziri apa neapa padera pazvo dzinosisa kunga dzakanasa kuchenawo ngekuti utano hwunobvira mundaraunda inorapwa zvirwere.

Mumuganga dzakasiyana-siyana, dzemumakanyi pamwepo nemumadhorobha. Munovanika zvibhedhlera zvakasiyana-siyana zvinorapa zvirwere. Zvimweni zvakona zvinenge zveirapa zvakaita kunga tei vana vadodori vega nokuti vanouya vodzidziswa nekurapiva.

Muzvibhedhlera zvakakura nezvakatsonga zvinowanikwa mumadhorobha nemumakanyi munezvekugara zvakabekwemo kuitira kuti vanenge vauya vakaemere kuti vahloyiwe ngana dhogodheya vanogarira apapo vakaemera kuti nguva yavo yekuti vapinde muhofisi yadhogodheya ikwane.

Muntaraunda dzakasiyana-siyana mune zvibhedhlera zvemwerana yakasiyanavo. Zvibhedhlera zvinoizvi zvinobetsera kuti muntu veshe unonga arwara unopindemwo kuti akone kubetserwa. Muntu unonga apinda uchirine amweni achiri kubetsera unogara pazvihlayo zvakaiswa imwomwo zvichiemeravo nguva yake ikone kukwana yekuti ahloiwe ndidhogodheya.

Muntu akanga arwara maningi zviyani akaendeswa kuchibhedhleya unoguma opinzwa mumphatso dzine michini dzakawanda mwona imwomwo madhokodheya anoshandisa michini kuhloya muntuwo kuti dambudziko raanorwara ndiro rimbori ripi vakabata kuti chirwere chake ndeichi vochimunyorere mutombo yaanosise kutora kuti awone kupona.

Muntu akanga arwara zviyana zvimweni zvirwere zvingaa zvemukati kana kuti paanonga arwara maningi paya, unoenda muzvibhedhlera ondoonekwa ndidhokodheya. Dhokodheya akaona muntuwo asina simba rakatsokukwana, vanomuturikire bhotoro muntu iwowowo kuti ambowana simba mumwiri make kuti vechizokona kumuhloya nekumurapa zvaanenge akuwara kana kuti zvaanenge achirwara ndizvona.

Paripowo zvimweni zvirwere zvekuti chikakubata kudai chinotemesa xhloko yako zvekuti unototame kuti ndashaishei panapa. Hino chezvinoda kana wabatwa ngezvirwere zvakadaro, xhloko yeirwadza kudaro unosise kurumba koonekwa ndidhokodheya kuti akone kukupe mutombo kuti kupanda kwexhloko ukwokwo kupere.

Muntu akarwara zviyana akenda kuzvibhedhlera unogumeyo eindohloiwa ngemadhokodheya makadhokodheya anaya anoshandisa muchini dzakasiyana siyana dzimweni dzakakura dzimweni dzakatsonga kudongorera kuti dambudziko remuntu rakaemesa kudini vozokona kumupe mutombo kunekuti azoshandisa aone kupona.

Paripo zvirwere zvakaamba kudhaya zveiziikana kuti zvinorwadza maningi. Zvimweni zvakhona zvirwere zvemukati mwenzee umu. Hino mazuwa anaa kwaane zvimuchini zvidoko zvakanasirwawo, zvinokone kupinde mukati menzee umomo zveidongorera-dongorerawo, kuti chiinyi chingadai cheithikabeza muntu.

Muzvibhedhlera zvikuru zviya izvi, munowanikwa mbatso dzinorapirwa zvirwere zvakakura maningi, nedzinovhiyirwa vantu vanenge vanezvirwere zvinodiwa kuti muntu avhiyiwe. Mwona imwomwo munowanikwa vashandi vanonga vakapfeka zvinovhare miro nemuromo kuyitira kuti pasaita kutapurirwana zvirwere kubva kumuntu kuenda kunoumweni.

Muzvirwere zvakasiyana -siyana zvinobata antu zvakawanda zvakona zvinokonzerwa ngechiro chinodarika chimwe zvinoendera nekuti munhu wanemakore manganai zvozobata zvimweni zvinoenderana nekuti muntu wo unotora zvinodhaka ere kana kuti aatori.

Pazvirwere zvinotambudza vantu vakawanda maningi. Zvakawanda zvakona ngezvemukati-kati mwendani yemuntu. Zviripo zvirwere zvekuti hai zvikakubata unorwadziva yaambo, ngekuti kana zvimweni zvemukati mwemuntu zvikazvimba zviyana kufema kwemene kunongako tambudza.

Madhokodheya nemanesi muzvibhedhlera muya umu, vanohloya muntu unenga auya ane chirwere chaanacho kuti vanase kuziya kuti chiini chemene chinomunesa vakone kumupa mutombo unoenderana nechemene mene chinonga cheimunesa, vanoshandisa muchini dzemazuva anaya kuhloya muntu kona ikoko.

Zvinoitika maningi kuti muntu nguwa imweni urikuhamba nemotokari kana kuti weitodzihambira hako mupato wosangana netsaona umomo, unotwarwa woendeswa kuchibhedhlera, nguwa imweni unenge warashikirwa nengazi yakawanda vanozokuturukire bhotoro kuti umbowana simba veichikohloya nekukona kukurapa.

Mukukura kunoita muntu zviyani achiri mwana mudodori kusvika achindodha makodo emwiri kana ekumushana anoendawo eichinja chinja muntu eikura ndopatinozoona kuti vasharukwa vedu vanenge vakuhamba vakabata mudondoro ngekuti makodo awawo anenge achembera asingachanzwi zvakanaka.

Zvimweni zvirwere zvinonyangadza maningi, ngezviana zvinobuda paganda apa. Zvakawanda zvakona zvinoshoshona zvekuti zuva ngezuwa unongga weiswera weikwena. Hino kwanaka mazuwano mitombo dzaayo dzekuti unochizodzora pona apa panenga peishoshota kuti paone kunyarara.

Madhogobheya paanozo bhuira muntu payana kuti iveve une chirwere chakati nechakati vanonga vatora ngazi vobeke mumuchini vochiningira zvinobudemwo kuti zvinonga zvakaemesa kudini. Vane zvavakafundira makore akawanda zvekuti vakaningira apapo vanokwanisa kuziya kuti oo uyu muntu unotambudzika ngechakati.

Muntu akarwara payana zveida kuti amboenda koohloiwa ndidhokodheya vaone kuti chiinyi chinomuthikabeza. Unopinda muchibhedhlera, apindemwo dziri yo mitombo nezvigloko zvinoglokwa ngemadhokodheya pavanonga veimuhloya kuti dambudziko raanaro rimbori ripi.

Vantu vanonga varwara zviyana zvekuti zvirwere zvakona zvinonga zviri zvemukati, mungaa mwendani kana muchipfuba umu. Vanoenda kuchibhedhlera, vooguma vobekwe pamuchini. Michini idzona idzodzo dzinochizokombedza kuti zvirimukati zvakagara zvakanaka here nokuti dambudziko rinonge riri pari.

Muzvibhedhlera umu, mune zvimweni zvimuchini, zvinoshandiswa kuhloya munthu kuti chirwere chinonga chiri mwaari ngechemuhlobo uri. Zvimweni zvimichini zvakhona ukachiona apa chisina chiro unotoita ungatei uchatochirasha ngekuti chinoita ungatei achishandi nechiro.

Munthu paanorwara payana, ozoende kuchibhedhleya ,madhokodheya asati atanga kumurapa vanotanga vamuningira nekumuhloya kuti dambudziko rake rimbori pari. Zvevanotora mumuntu veishandisa kuti vaongorore, zvakawanda zvakhona zvinosisa kugara zvakakonyerwa mumbatso dzinotontorera, kuti zvikase kuoneka, dambudziko rakkona.

Kuti muntu unenge arwara zviyana anase kurapiwa zvekuti apore zvachose. Madhogodheya anotanga amuhloya kuti chiini chemene-mene chinomutambudza, kunemichini dziriyo kuzvibhedhlera zvinosise mushando ivovo vekuhloya muntu.

Kune mhatso dzinechekuita nezveutano wevantu asi dzinongoita mushando wekuhloya vantu kuti vanonga vane zvirwere zvipi mukati mwengazi nemwiri dzavo mhatso idzodzo dzakakosha yamho kuti muntu akone kurapiwa chemene mene chinonga cheimutika beza.

Vantu vanonga vafundira mishando yezveutano zvekurapwa kwevantu vanozoti vaapamushando zviya kune michini dzavanozoshandisa kuhloya vantu. Zviripo zvinonga zvakanyorwa kuvakhombeza kuti vanosisa kudini kuti vakone kushandisa zvakanaka muchini idzona idzodzo.

Pounopinde muchibhedleya payana, ukaningira ningiremwo unoone michini dzakasiyana siyana dzinonga dziripo. Kana usizi kumbofundira ngezvemichinidzo, unototama kuti hino inoshanda chiini mishini ineyi, asi vanenge vakafundire mishando yavo vanotoziya kuti kana veide kudongorera chakati kana kuhloya pakati vanoshandisa muchini uwu.

Kuti munthu unonga arwara zviyana akone kurapiwa eipora mune zvakanaka kunga vanthu vaona mudzi wechirwere chemuntu uwowo. Ngendaayo kune michini dzirimwo muzvibhedhlera muya dzinoshandiswa kuhloya munthu peshe peshe kuti vakone kunasa kubata kuti chirwere ichi chiri apa vochimupa mutombo inoenderana nekuti chirwere ichocho chipere.

Kubudirira kuite muchini yechimanje manje kwakanakire isusu vantu zvinodaro ngekuti ukarwara zviyana ukaende kuchibhedhlera kwaane michini yokuona kudongorera yeihloya kunyazwi nemukati mumapapu umu zvekuti chirwere cheshe chinenge chakubata chinokasire kuoneka nekurapika.

Kubudirira kwoitika pandaa dzemichini mazuwa anoaya kwoite kuti kurapiwa kweantu kubaite nyore njee, ukapinde muchibhehlera muyana vanokone kutokhloya zviri mukati mwendani kumapapu ino weitobuda pamakombuta weitoonawo wemene weiti -aah! apo pane zviripo zvisina kueme zvakanaka.

Muzvibhedhleya zvakakura nezvidoko munembatso dzakanasirwemwo munohloerwa vandu, mwona umomo munotori nezvipombi zvinobude mvura kuitira kuti madhokodheya akapedze kuhloya mundu vanotora zvawashandisa zvona izvozvo wonasa kuzvisuka kuitira kuti zvirwere zvisatapukirana kumwe kune umweni.

Mazuwa otopona anaa abarina chirwere kana kukuwara kwetingati apana chingaitwa kuti muntu akone kupona. Zvinodaro ngekuti dzatayo michini dzotokona kubadongorera dzeihloya kunyari mumakodo emuntu kuona kuti unonga aita makuwarirei nekuti vakone kuzopanana kuti atopona ahambe zvese mahambire aita asati akuwara.

Muzvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvemumakanyi nezvemumadhorobha munowanikwa mune zvimichini zvakasiyana siyana zvinoitawo mushando dzakasiyana asi zveshe zvinenge zvakananga pakuti zvikone kuningira muntu utano hwake kuti hwakaemesa kudini kuti akome kudetsereka.

Mitombo inonasirwa mazuwa anaya iyana kunyazi neyekudhayayo inorape vantu simba rayo arizi kutodzana paripo imweni mitombo ine simba rakakura maningi yekuti muntu unofanika kuishandisa sezvakatarwa aafani ri kushandisa yakawanda kudharika apapo ngokuti unokone kurashikirwa ngeupenyu.

Kuti muntu unenge arwara uyana aenda kwadhokodheya azonasa kurapiwa nekupuwa mutombo wemene mene waanosisira unosisa kunge muntuwo ambo nasa kuhloiwa hino ukapinde muchibhedhlera dziriyo ndau dzakatonasirirwa kuhloye vantu mutori nesvekugara muchini dzekushandisa.

Ukati wa rwara zviyana uka pinde mu chibhedhlera uno onemwo zviro zvaka siyana siyana zvino shandiswa paku hloya vantu vanonga vane zvirwere zvaka siyana siyana unokone ku onemwo zvigero onokone ku onemwo naiti pamwepo nezvi ndxoko zve nyara zvino shandiswa nge vashandi vezve utano.

Kuti muntu akone kurapiwa fanika zvirwere zvinonga zviri mukati menyama kana mukati kati mwechifuba umu panofaninga kunga panase kuningirwa hino dziriyo michini dzirimwo muzvibhehleya muya dzinovheneka mweshe nemukati umu kuhloya peshe nepainyi kuti munhu urikurwara ngechirwre chipi zvachizodaro madhokodheya ochizomunyorere mutombo wokuti akone kushandisa.

Uka pinda mu zvibhedhlera ku nyanya zvaka kura kura maningi zviyana uno shamisika nge zvauno ona mukati mwo mune muchini dzaka iswemo dzino shandiswa ku dongorera mukati me muntu kuti muntu akarwara zviya vaka kubeka pazi muchini unoto ona zviri mukati kunyazwi ne mapupu ako emene uno mawona.

Kuti chirwre chinonga chatikabeza muntu chinase kurapiwe zvekuti muntu wese unomwira mvura panodikana kuti muntu anase kuhloyiwa kuti chinyi chemene chinonga chichimutambudza ngenda iyoyo muzvibhehlera mwaane michini dzakakura yamho dzinoita mushando wekuhloya peshe-peshe kuti vaone kuti dambudziko riripari kwakuzorirapa.

Mundau dzinogara vantu muyana, mune zvibhedhleya zvakawanda zvakaiswo imwomwo zvinorape zvirwere zvakasiyana siyana. Vantu vanenge veifanike kuziya kuti ukapinde pachibhedhleya apa panokona kurapwa chirwere chakati nechakati nechakati, pamwezve kuti pane michini dzinokona kuhloya chirwere chakati, nechakati, nechakati.

Paripo zvibhedhlera zvakanasirirwe kurapa vana nemunobarirwazve vana vadoodori vashandi vanoshanda vanoshanda umwowo vanooneka ngekupfeke zviro zvekuvhare miromo kuitira kuti vasazobatira zvirwere.

Hutano hwe vana vadodori hwaka kosha maningi ngenda yekuti vana ivavo vanenge vasati vanyatso gwinya mwiri yavo nema kodo awo saka paripo vakafunda veutano vanotoita mishando wekupa vana mitombo yaka paradzana kuti vakure vaka gwinya.

Madzimai anonga anendani aya manyabokazi vanenge vachabva kubara vaya vanogara veionekwa-onekwa ngemadhogodheya kuti muiri yavo neutano hwavo hunonga hwakaemesa kudini. Izvi zvinodetsera kuti mwiiri yaanamai pamwepo neyevana igare yakagwinya. Kana paite unenge arwara okasire kupuwe mutombo.

Ana mai vanobereka vana nevasikana vanonga veinasirire kuzobara vanosise kugara vakaziya kuti mwana unomboite mwangwararirweyi dziri ndau dzakanasirwa kunobarira madzimai nekufundisirwa madzimai pamwepo nehwana hutotori hunonga huchabva kubarwa hweihloyiwa kuti hai utano hwakanaka ere kana zvisizi vaone kudetserwa ngemitombo inokodzera.

Aripo zvibhehlera zvakatonasirirwa kuti mushande vantu vanodetsera vantu kubara kana kungwarire ana adodori achangobve kubarwa .Mwona imwomwo ndimona mwokuti muntu akabara vanomutora vomugezesa .Kana akauye kohloiwa ,vomutora vomubaya majekiseni ezvirwere zviyana zvinoziikanwa kuti zvorape ana adodori.

Zvibhedhlera pamwepo nemadhokodheya akarongeka ajaiye kuite mushando wawo zvakanaka mukuhloya nokuvhiya vantu vanenge veirwara anohamba nezvibhokisi zvinonga zvine simbi dzawo nematutuzi evanoshandisa pakuite mushando dzawo.

Paripo nguwa yokuti vanyari vanorumba vaya kana vanokhabe bhora vaya kana vanothomuka-thomuka, makodo anothuka aambaokupesana mukati mwemarenje umu. Hino zviriyo zvakaita unge zvimagwada njee zvakanasirwa zvekuti munthu paanonga eirapiwa makodo anonga agurika ayana unopfeke chakaita chigwada chona ichocho kuti asaramba eitonisa pona panonga pakuwara apapo.

Panothatwa munhu payani ndani veide kubudise mwana kana kuti veide kurapa zvimweni zvirwere zvemundani umu, vanoshandise zvigero zvinotogara zvirimwo muzvibhedhlera muyani. Kana zvashandiswa zvigero zviyani pakuthatha muntu zvinozosukwa ngemitombo kuti zvikone kuchena, zvinoshandiswazve pane umweni muntu zvisisina utachiwana hwabva munhu uyani wathatwa pekupedzisira.

Ukapinda muzvibhedhlera zviyani warwara weindotsvake kurapiwa unoonemwo zvimuchini zvaunoona zvakagadzikwa patebhura yakasiyana siyana zvimuchini izvozvo zvakakosha yaampo ngekuti ndimo munozobva ruzivo rwokuti muntu uyu unorwara ngechirwere chokuti ndokuti madhokodheya azoziya kuti vanokupe mutombo upi.

Zvinoitika kakawanda maningi kuti muntu unokono kurwara kana kukuvara zvekuti unokorere kudzihambira ega, hino zviriyo zvimuchini zvine mavhiri zvirimwo muchibhedhleya umu, zvekuti muntu akagadzikwa apapo, unokono kusundwa kubva kundau imwe kuende kune imweni eyirapiwa kusvika okona kudzihambira ega.

Muchini dzakawanda dzinoshandiswa muzvibhedhleya muyana, kuhloya vantu nekubudisa kuti mukati mwavo mwakaemesa kudini, dzinonga dzeishandidzana dziri dzakati wandei. Chezvinoita muchini umweni ukaona chimweni unobudisa kune umweni muchini, zvabatana apapo zvochizonatsa kubudisa chironzo chekuti muntu unorwara ngechirwere chipi.

Ukapinde muzvibhedhleya muyana, zvimweni zvimuchini zvaunoonemwo zvakagarisana, unotame kiti zvinomboita mushando wei zviro zvinozvi. Ukazoti warwara manje rimweni zuwa manje, ukazoona wobekwa pachimuchini chinechi, unozokasike kuono kuti oh, ndosaka zvimuchini izvi zvakagare pandau imweyo, zvinoshandidzana.

Ukapinda muchibhedhlera zviyana iri nguwa yako yekutanga zveunoona mwo unoshamisika ndizvo unogara wakabata muromo. Zvirimwo zvakaita kunga zvipeneti. Zvakaita kunga zvinaiti. Nezvakaita kunga zvimapanga. Zvinoshandiswa pavanenge veida kuhloya muntu eeh maringe nechirwere.

Mumbatso dzinovhenekerwa vantu, nekuhloya zvirwere zvingaa zviri mungazi kana kuti zviri mukati mwendani, mune zvimuchini zvakasiyana-siyana, zvidoko nezvakakura, zvinoita mishando wona uwowo wekuhloya, kuti dambudziko remuntu ngeripi, kuti akone kuzorapiwa, kubva pachiyaiyo chaanonga anacho.

Zvoitika makore ano otopona anaya zvabaanaka kubudikidza ngekuenderera mberi kuri kuita michini yemazuwa anaya. Ukapinda muchibhendleya zviyani unoonamwo makombuuta ekuti madhokodheya vakahloya muntu vanokone kuona mipikicha yakhona pona apapo kuti apa pakaemesa kudai.

Mazuva atopona anaya vantu havachango bari njee, asikuti voite zvekuronge mhuri. Ngendaayo zviriyo zvikwanisiro zvakanasirwa zvakasiyana-siyana, zvinoshandiswa ngemadzimai kuti asabate mimba.

Muntu ukarwara zviyana ukambopinda muchibhedhlera unoonerera chakati tende imwomwo. Kune zvimweni zvisimbi-simbi nemazvigwedere-gwedere zvekuti ukachiona chakawe pashi apo unofunga kuti hachitomboshandi nechiro. Asi ukazopinda mwadhogodheya weirwara weihloyiwa zviya ukaona cheishandiswa unotoshamisika kuti nechisimbi ichichi chinotoponesawo muntu kuti asafa.

Zvinoitikapo kuti nguva imweni muntu unosangana nedambudziko retsaona rekuti makodo ake mukati umu anokona kuvhunika. Kuchibhedhleya zviriyo zvisimbi zvavanozo sungirire-sungirire pamurenje kuita kuti godo inonga raguka riyana rikone kubatana muntu ahambezve zvakanaka.

Ukaona wazwi hayi warwara maningi kana kuti paripo chakubata chinoda kuti uende kwadhokodheya koothathiwa pandani ziya kuti yeh unenge wapinda panguwa yakaoma. Ukapindemwo muchibhedhleramwo unoonamwo nayiti, zvimapanga nezvisimbi zvakasiyana siyana zvinozoshandiswa pakuthatha ndani yako nekuzoisona kana vapedza zvavanenge veiita izvozvo.

Madzimai ayana anobara vana vatatu vatatu veibata ngekuti zvekuchekwa ndani vakagwinya maningi vantu vayana, ukapinda muzvibhedhleya ukaonemwo zvigero, zvimapanga nenaiti dzinozoshandiswa apapo, ye-e! newe wega unoona kuti yaa vanthu vanava vakashinga.

Muntu paanohamba kana paanorumba payana unokone kumbosangane nedambudziko nguwa imweni wawa nguwa imweni wanika padhoyo apa unoende kuchibhehlera ,zviriyo zvimasimbi simbi zvakanasirwa zvekuti vanobeke padhoyopo kuti reikona kubatana ripone zve rishande mashandire arayiita zvaraiya risati rakuwara.

Muntu unonga arumba kwadhogodheya adhibana nechirwere chinenge chakakura chinoda kuti madhogodheya ambomuhloya. Unoguma oradzikwa pamubhedha dzirimwo muzvibhedhlera madhogodheya ochizoita mushando vavo vona vokuhloya muntu vovovo.

Muzvibhedhlera muyana makabarongedzwa yaamho. Mune zviro zvakawanda zvirimwo zvinobetsera vantu pevanenga vauya nematambudziko ekurwara zvirwere zvakasiyana siyana. Ukapindemwo unonoonemwo zvimabhokisi zvimweni zvine mutombo, zvimweni zvine mabhandichi nemumweni mekushambirira nyara kana kushamba zvironda.

Paripo zvimweni zvirwere zvinomba ade kurapirwa mungazi mwemene, haiwa kuita kuisa mundu mapirizi, zvirwere zvakadai ngeizvozvo ngozvekuti mundu unenge arwara ndizvozvo unozozwi ngaabaiwe majikiseni.

Ungapinde muchibhadhlera zviyana weirwara chirwere chezino unotambudsika yaampo pamwepo nekutoshamisika ee zvimushini nezvima simbi simbi zveunoonemwo zviro zvona izvozvo zvinovadetsera kuti kana veifanike kubvise zino rakoro vanoridusa zviri nyore .

Kuhamba zvakanaka kwengazi ngechimwe chezviro zvakakosha maningi pautano hwemuntu. Kunyanya vasharuka vayana vanosisa kugara veienda koningirwa kuti ngazi yavo iri kurumbe zvakanaka ere . Hino zvaayoo zvimichini zvidodori chekuti muntu unokona kugara nacho eipinze chikunwe kuti aningire kuti ngazi yake irikurumba sekuningirwa kwainotwa ere.

Muntu kana akanga arwara zviyana anokurudzirwa kuti aende kuchibhedhlera kuti aongororwe nganamazvikokota uripo muchini dziriyo dzavanoshandisa ana mazvikokota awawo anongorora kuti munhu unorwara chini nechini kuti vakone kumupe mutombo unoenderana nechaanozwa ichocho.

Ukapinde muzvibhedhlera nguva imweni zviyani unoshamisika nezviro zvaunoonamwo weizwi ndiwona matuluzi anohandiswa kurape vantu fanike zvinoshandiswa kuduse mazino kana kudongorere mukati menzee zvirozvo zvonobaashamisa maningi.

Kana muntu akarwara zviani, kuti akone kudetsereka zvemene, unosise kutanga aende kohloyiwa ngaana mazvikokota vakafundira ngezvehutano hwavantu. Hino kunemichini dzavanoshandisa muzvibhedleya muya kuhloya muntu kuti vakone kuwona kuti chirwere chemene mene chaanacho ngechipi wochizomunyorera mutombo kuti awotenga nekumwa.

Ukapinda muzvibhedhlera zviyana waendemwo korapwa unondoonemwo zvimuchini Zvakasiyana siyana zvakakura nezvidodori zveshe izvozvo zvinodetsere kuhloya nekuningire muntu kuti dambudziko rake rinonga riri pari.

Kana muntu angarwara akapinde muchibhedhleya zviyana madhokodheya anoziye kuti paripo zvevanoshandisa kuti vakone kuhloya kuti dambudziko remuntu riri pari. Pamweni vanotore ngazi, pamweni muntu unogona kugumemwo asisina simba saka vanomuturikira bhotoro kuti ambowana simba vazoona kumurapa.

Ukapinda muzvibhehlera zviya izvi unokone kushamiswa ngemuchini yaunoonemwe zvinodaro ngekuti munowanikwa muchini dzakasiyana siyana dzakanasirirwa kuti dzihloyewo zvirwere zvakasiyana siyana kubve vantu.

Makamboti marwara zviyani kana kuti maperekedze muntu kuonekwa ndi dhokodheya zviyana unopinzwa muno hloyerwa vantu moone zvimishina zvimweni zvamusinga ziyi unoita kunge tee auzi ne chaono ziya kubeni vantu vanavaa vanonga vakatozvi fundira kuti vakone kuchiziya neku chishandisa chi muchini chinechi kuti vakone kuzoti detsera isusu tisinga zivi.

ukati warwara zviyana woenda kuchibhedhleya kuti undoonekwa ndidhokodheya wopinzwa mune amweni mazimbatso munonga mune mazimuchina unoita nde uchandotutsira kurwara ndokuda kwekuona mazimuchina anonga arimo kubeni muchina unawo unange akaisirwemo kuti andokubetsera kuti aone kuti unorwara ngei vawane kukurapa

Mitombo inonyorerwa nekupuwa vantu muzvibhedhlera zviyani, aiambi ekungopuwa muntu dhokodheya akatswatira, unotoningira nekuihloya kuti inorema inoenderana memuntu unosisa kupuwa ere, ngokuti musharuka wemuntu nemwana mudodori avapuwi mutombo wakatodzana.

Zvirwere zvinobata vantu munguva yatinopona ineyi zvawanda wanda ngekudarozve mitombo inonasirwa kurapawo zvirwere zvinobata vantu yasiyana siyana imweni inouya arima pilizi mitomboyo, imweni inonga arima jekiseni ekuti muntu unoite ekubayiwa kako.

Mishini yakawanda yonasirwa mazuva akona ano aya inoite mishando wekuhloya utano hwevantu, yabayeiyeyo yechizvino-zvino, mishini yoya iyoyo inoda kushandise magetsi angava ezuva kuti igone kushanda nekuhloya muntu zvirimukati make yonyatsa kubhuya zvomene-mene zvinonga zvichiitika besa muntu.

Zvetinozoona muntu abude muzvibhedhlera zviya arapwa ngenzira dzakasiyana-siyana pachirwere chaanonga anacho, unonga aonana nezvakawanda mukati muntu uwowo kune zvimweni zvakaita zvisimbi nezvimweni zvakaita zvipanga nezvimweni zvakaita kunge zvimabhilo zvinoshandiswa mukati imomo kuhloya nekurape muntu muchirwere chakasiyana siyana.

Paripo mitombo imweni yakabagwinya yambo yekuti hayi muntu akaimwa zvisizopi unokhona kutotamika ngendayo zviriyo zvakanasirwa kupima uremu hwemutombo unofanika kuti umwiwe nemuntu pachirwere chaanenge nacho.

Zvirwere zvinobate antu mukati mwekurarama muno zvakabaawanda maningi. Kuti madhokodheya akone kuziya kuti munhu anozwa chirwere chakati paripo michini yavanoshandisa kuningira nekuhloya ngazi yake kuti yakaemesa kudini.

Zvimweni zviro zvaunokona kuona ukapinda muzvibhehlera zviyani zvinokotakaza kuti chiro chinechi chinonboshanda mushando wei kubeni hezvinonasirwazvo zvimweni ndezvekudongorera mukati mwenzeye kana dzarwadza, kana mukati mwemukanwa mwemuntu kuti dambudziko rioneke kuti chiini chinomurwadza.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvinorapwa ngenjira dzakasiyana siyanawo zvimweni zviro zvatinoona muzvibhedhleya muya tisikatozviziyi kuti zvinoita mushando weyi asi vakafundira mushando wezveutano vanitizviziya kuti uwu muchini kana kuti ichi chekugarira ngechekuhloya muntu une chirwere chakati.

Panorwara muntu payana kuzopinda muchibhedhlera kovhenekwa ngana mazvikokota mune michini dzakawanda dzirimo muzvibhedhlera mbuya dzinoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya muntu kuti dambudziko raanaro ngerepi kuti vakone kichizoziya kuti vamupe mutombo upi.

Zvimichini zvakawanda zvimwerana yakasiyana-siyana, zvakanasirwa pamwepo zvirimozve muzvibhedhlera zvakasiyana-siyana. Kuti zvikone kuzohloya muntu unonga auya nedambudziko rake. Dambudziko rimwe narimwe rinacho chimuchini chinobetsere kuhloya kuti vaone kuti muntu uno unorwara ngechirwere chakati.

Mazuwa anaa vanthu voita zvirwere zvakasiyana-siyana, zvimweni zvakhona zvinoti munthu unobaarwadziwa yaambho zvekuti unoboorera, hino dziriyo dzimweni mutombo dzakatongonasirirwa kuti dzidzasire marwadzo anenge ane munthu.

Mitombo yonasirwa mazuwa anaya yawanda yaambo. Mitombo iyoyoyo inoshande maningi pakurapawo zvirwere zviriyowo mazuwa anaya. Chinenga cheingodiwa ndechekuti muntu asati atore mitombo anofanika kutanga ahloyiwa ndidhokodheya obhuyirwa kuti mutombo unkyenderana nechirwere chake ngeuwu.

Zvinomboitika kuti mundu angarya zvimweni zvikhafu zvisingapindirani naye azvizonasi kugaiwa zvakanaka mundani umu kana kuti angarya zvinenge zvakawandisa kudarika muerana waanosisa kurya, zvinonesa pakugaiwa mundani umu, ndoopekuti muntu unenge ozojoka itsvi, saka dziriyo mitombo dzakanasirwa kuti muntu aita zvona izvozvo uzomwa kuita kuti kugaiwa kwechikhafu kukone kurumba.

Ukapinde muzvitoro munotengeswe mitombo yakasiyana siyana muyana, unoonemwo mitombo yakati chakata yakasiyana. Usikazi kufundire zviro zvona izvozvo unototame kuti mitombo uyu unoite mushando wei asi vanoshandemwo ngekuti vakazvifundira vanoziya.

Petinoona zvitumbu zvakawanda wanda zviyana muzvitoro zvinotengeswe mitombo mukati mazvo munonga makazara mitombo inototi detsera kurapa zvirwere zvakasiyana siyana zvetinosangana nazvo mukati mwekupona.

Vantu vanenge vorwara zvirwere zvakasiyana siyana vanosisa kugara vakarumba kuzvibhedhlera kunohloiwa nemadokoteya, kuti hutano hwavo hunenge hwakaemesa kudii. Vakawanda vakona vobveyo vakabaiwa majekiseni vohamba zvakanaka hutano hwavo hwatopetuka pandau .

Mazuva anoa mitombo yekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana yabaati chakata, ukapinda muzvitoro munotengeswa mitombo muyani, vanotanga nekumboningira, kwega-kwega kurukumbati kune mitombo inenge yakaiswa iyoyo. Yeshe mitombo inoyi inobatsira kurapa zvirwere, zvakaparadzana zvinobata vantu.

Zvirwere zvinoite kuti ngazi irikere kuhambe zvakanaka kana kuti izorumba maningi kudarika zvainosisa kuita zvinobata vantu vakawanda maningi akhii vasharukwa vevantu. Hino kune maphilizi nemitombo yakasiyana -siyana inozomwiwa kuti ngazi ineyi irekere kunasa kurumba maningi irumbe zvainofanika kuita zvemene-mene.

Mitombo yonasirwa mazuwa anaya, yogara yakavharirwa kana kuputirwa mungaa muzvimabhokisi, mungaa muzvitumbu, mungaa muzvibhotoro kuti ikone kugara nguva yakareba, ikone kushandiswa ngevantu pevanenge varwara.

Mapilizi etinongoona akati chakata muzvitoro zvinotengeswe mitombo muyana anoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana siyana eshe ayani chinodiwapo ndechekuti wabhuirwa kana wanyorerwa ndidhokodheya kuti enda wooshandisa mutombo wakati kuti ndiwona uwowo weunosvika weienda kootenga.

Pane zvirwere zvimweni zvinotambudze vantu mani, pane zvekuti unoti miro dzinedzi dzoite dambudziko dzovhara kubeni ndidzo dzaunosise kufema ndidzona unotambudzika kana zvakadaro zvikaitika asi zvinezvi kwaane mutombo unongofafazeya mumiro muya motovhurika dzotofema zvakanaka.

Panorware muntu payana kuti azogume pakude kuenda kuchibhedhlera kuonekwa ndidhokotera mwiri unonga watoshatirwa maningi ndondaa weiti paunogumayo kuonekwa ndidhokotera unozokunyorere mutombo wekuti uchiende komwa kuti mwiri wako ukone kupetuka pewaunga uri usati warwadziwa.

Muntu akanga arwara zviyana unorumba kumbatso dzinorapirwa vantu vanorwara akagume iyoyo unokone kuona nesi kana kuti unokone kuona dhokodheya vantu avavo kana vamuona vanozomuronzere kuti chitenda wotenga maphirizi akatikuti umwe uone kupona.

Mazuwa anaya munhu akarwara unorumba kuchibhehleya woguma yo unovhenekwa ngemadhokodheya voona kuti chiinyi chemenemene chinomutikabeza kana vakona kuchiziya vochimunyorera muutombo wanosisa kootsvaka kuti akone kumwa opona.

Mitombo imweni yotonasirwawo mazuwa anaa aizi kunyanye kusiyana neyekudhaya. Zvinodaro ngekuti yakawanda inonasirwa mazuwa ano inotobvawo mumbuti kana mumaruwa emumbuti dzakasiyana siyana. Changosiyana magadzirirwe edzinoitwa nemangwaririrwe edzinozoitwa.

Ye, muntu akapinda muzvitoro zviyani zvinotengeserwe mitombo kuno onekwe mitombo dzakasiyana yambo dzimweni dzekumwa dzimweni dzekudzora dzimweni dzinenge dziri majekiseni.

Chirwre chega chega chinozikana mazuva otopona anaya chatova nemitombo unozikanwa ngekudhaya chazvonoita muntu akaenda kuchibhehleya akandooneka ndodokodheya akanyorerwa kuti chirwre chake chinoda mitombo ngana akaenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo unosvika einowa mitombo wo uwowo.

Pazvirwere zvakawanda zvinobate vantu, pane zvinonyanya kubata maningi paganda. Hino mazuwa anaya kwaane mitombo yakatonasirwa, inonga irimwo muzvitoro muyana, zvinotengese mitombo yekuti ukatenga, wodzora pona paganda panonga parwara apapo, panotopona.

Mazuva anaya vantu vakarwara zviya vakaenda kovhenekwa nekuhoiwa ndidhogodheya vanonyorerwa mutombo kuti vautsvaka vokuchizo shandisa. Mitombo inonyorerwa mazuva anaya yoiyoyo nginonasirwavo mazuva anaya inenga yakavharirwavo muzvimabhokisi.

Vantu zvavanopona kudai vanoshandisa mitombo yakasiyana-siyana, kuti vakone kurapika kana varwara zviyani. Mitombo imweni inoshandiswa ngeinonasirwa mazuva anaaya inonga yakaiswa muzvipepa ari maphirizi, ekuti muntu unotenga ochiende koshandisa kuti akone kunwa kana anyorerwa ndidhogodheya.

Chiro chino tikabeza maningi muviri kuti uzosvika paku zorwara kakawanda kakona kutamika kweupfumi mungazi yemuntu. Hino zviripo zvekurya zvimweni ndezve kunwa zvinosise kunwiva kana kuryive nemuntu kuti ngazi yake inga yakanase kutakazeka.

Mazuwa ano atopona anaya, mitombo yonasirwa yakawanda maningi, yakawanda yakona yanasirwa, inobekwe muzvigaba, ingaa mapilizi, ingaa ekudzora, ingaa majekiseni.

Vantu vopona mukati mwenyika munomu vawanda maningi ngendaa yekuti mitombo izotsvakiwa muntu arwara zviyani inonesa saka vanonasira mitombo vanogara vakanasira yakawanda wovharirwa muzvimabhitoro kana muntu arwara vanotora vobaira mujekuseni kwakuchibaira muntu kuti aone kupora.

Mazuva anaya mitombo yonasirwa kuti ibetsere vantu kubva kuzvirwere zvakaparadzana yoonekavo yakasiyana-siyana. Paripo zvimweni zvirwere zvinoda mutombo yekuita yekudzora iyana iriyo mitombo yakavanda yakagaroyo inonasirwa yobekwe muzvitumbu kuti muntu anokone kuzoitore imwomwo, echichidzora panofanira kudzorwa pakona.

Ngendaa yekuti mazuwa anaya mitombo yogadzirwa yakawanda pamguwa imwe kuti izokone kugara nguva yakareba isati yashata zvekuzouraya vantu, inopakwe muzvibhotoro, yovharirwe imomo, kusvika zuva rinenge rakatarwa kuti ndoyeinosise kugumisira kushandiswa.

Zvirwere zvobata vantu mazuva otopona anaa, zvasiyana-siyana maningi. Zvinodarozvo, mitomboyo yotonasirwawo mazuvanaya ngevanoziya nezvemutombo yakawandawo maningi. Paripo imweni mitombo yonasirwa yekupfapfazeya mumiro, panonga paitawo dambudziko mukatimwo.

Ngenda yekubudirira kwezvechimanjemanje zvinozvi mutombo yakawanda inogona kubatsera vantu yonatsirwa zvekuti munhu weshe unonga arwara akaenda kuchibhedhlera kana kumbatso dzinotengesa mutombo haatami mutombo wekushandisa .

Mazuwa ano kobanasirwa mitombo yakawanda maningi . Chezvinochiita mitombo iyi yanasirwa inosviniwa yobekwa mumabhotoro akasiyana siyana. Yochinyorwa kuti uwu unomwiwa ngevana vane makore akati kuguma pakati. Uwu unomwiwa nevasharukwa vanoita mamwirei nokuti vanosisa kuumwa kanganai pazuwa.

Varipo umweni urwere unobata vantu unokona kuzoda kuti muntu atutsirwe ingava ngazi ingava mukati memwiri wake hino zviriyo Zvitumbu zvakanasirwa ngekuti kana iri ngazi inenge yakangwarirwa imwowmwo kana iri mvura inenge yakangwarirwa imwomwo inokona kuzodetsera weshe anenge arwara.

Zvirwere zvinozikana kuti zvinobata vantu munguva yatoopona ineyi zvakabaawanda yaambo. Ngekudarozve mitombo yakatonasirwawo kuti ikone kurape zvirwere zvakasiyana-siyana itoriyowo.

Mitombo yezvirwere zvakawanda maningi yabaati chakata inowanika muzvitoro zvinotengese mitombo. Mwona umwomwo muntu akarwara akaende koonekwa ndidhogodheya unozoende muchitoro umwomwo nechipepa chaanonga akanyorerwa kuti unosise kutenge mutombo upi, otenga, ochishandisa.

Mitombo yonasirwa mazuwa anaya yakawanda chakwadi. Iripo mitombo yekuti muntu anenga akwengwa akakuzvuka chiripo chibhandiji chaanotora ochizvinama ndichona kuitira kuti pasaramba peibuda ngazi.

Mitombo yonasirwa mazuwa anaya hayii ,inogara yakaputirwa asi zvakanaka zviri zvinezvi ngendaa yokuti kuti mutombo urambe weyishanda zvounonigirirwa kuita unlsisa kunge usina kupinda zvakasvipa mwauri. Saka kuputira kuno kunodetsera kuti urambe wakangarika.

Imweni mitombo yonasirwa mazuwaanaya ukaningira zvinenge zvakaiputira kudai unotama kuti yee zviinyi zvakanasirwa panapa mutombo wenyuchi ere unou kubeni aa mitombo iyi inoshanda maningi kutoti munthu akaitama mitombo uwu paanenge arwara unokona kutorashikorwa neupenyu.

Paripo vantu vendinoba yemura hanku ini ndakaDziemera antu avavo ngevayana vanonasire mutombo vapedzepo vonyora pazvbhotorpo kuti hai uyu mutombo uyu unorapa chakati muntu une makore akati kuti unosisa kumwa mutombo wakaita mawandire akati kuti aone kupona.

Zvirwere zvinobata vantu zvakabawanda maningi mazuwanaya. Uripo zvimweni zvirwere zvinobate ganda zokuti pamweni zvinonga roita kukwakwamuka, asi iriyo mitombo yakatonasirwa yokudzora kana paita chirwere chakadai ngechocho.

Matenda akasiyana siyana anorapwa ngenjira dzakasiyana siyanawo ngendayo tinoona mitombo yakasiyana siyana inonge yakanasirwa yakaemera kuti vantu vazoishandisa. Imweni yemitombo iyi inowanikwa iri mapilizi.

Zvirwere zvemadziso zvinobata vantu zvakasiyana-siyana maningi, vana vadodori pamweni anoti akaata akamuka mangwani unotokorere kuvhura madziso akazara maranga umweni unobuda tsanga mumadziso ndovanounoona pamweni voenda kunoparwa madziso avo zvino kune mitombo yakanasirwa yekudonhedzera mumadziso wekuti vasaite madambudziko.

Mitombo inoshandiswa kurapa vantu yonasirwa mazuwa anaya unooneka yakasiyana siyana maningi chezvinoita ngechekuti pazvirwere zveshe zvonozikanwa itoripo mitombo irpo yakatonasirwa yekuti kana shuka yemunyu yakwira maningi zviyana muntu unotore mutombo uwowo kuti shukayo imboti dzakirei.

Paripo zvimweni zvirwere zvekuti usikazi kumbochirwara zviyani kana kuti usina natewe wako wamborwara chirwere chakadaro aumbofungi kuti chirwere cho chiriyo ,chimweni chandakasangana nacho ndikashamisika ngechecekutorwara mukati mwemiro munoumu panozodiwa zviyani zvekufafazeya kuti pamweni dzione kubouka dzione kushande zvakanaka.

Zvitenda zvinobate vantu mukati mwekupona munomu Zvakasiyana siyana yampoo chimwe ngachimwe chitenda chinobate muntu chine mutombo wakatonasirwe kudhaya zviriyo zvitenda zvinenga zviri nguwa imweni zvepamakanda panode kuti padzorwe mafuta parambe pakapfawirira mutombo yazvo iriyowo zvitenda zvona izvozvo.

Mazuvano konasirwa mitombo yakawanda maningi inowanika irimo muzvibhedhlera muya, imweni yakona inenge iri yekudzora panonga pakuvara payana, podzorwa kuti pawone kupona, imwenivo inonga iri yokumwa, imweni inoga iri yokugeza ndiyo.

Paripo zvirwere zvinobate vantu, kunyanya-nyanya maningi paganda apa. Zvirwere zvinezvi kuti zvikone kupera, zvakanasirwawo mitombo yazvo, yekuti muntu unotora mutombowo odzora pona pandaupo pona panonga pane chirwere ichocho. Ngenguwa ngenguwa chinozooneka chopera.

Mazuva otoopona anaa konasirwe mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyoyo imweni inobekwe muzvibhotoro, inenga iri yekumwa. Imweni inobekwe mumajikiseni inonga iri yekubaira vantu. Imweni inogadzirwa zvoitwa maphilizi kutizve vantu vakone kuzomwa.

Kudhaya mitombo yakawanda yaitsvakwa patinonga yooda kushandiswa. Shomani yakhona ndiyo yaiita zvokuanikwa yoomeswa. Yemazuwa anaya yotogara yakanasirwa, yobekwe munyari muzvimabhothoro, munyari mumaphilizi, kuti muntu paanonga arwara unoiona iripo mitombo iyoyo .

Zvirwere zvinobata vantu zvakasiyanasiyana maningi paripo vamweni vanobatwe ngezvirwere zvemunzee, zvingaa zvemukanwa, zvingaa zvemumiro, vanonga vaite matambudziko anechekuita nezvemumiro zviripo zvekufafazeya mimiro kuti dzione kubouka.

Mazuwana konasirwe mutombo yakwanda maningi imweni yakona inenge yakatodzana mazita yeirapa zviro zvakatodzana asi inokona kusiyaniswa kuti iyi ngeyevana vadodori iyi ngeyevasharukwa. Yakawanda yakona mitombo ineyi inenge irima pilizi anonge akabekwa muzvima bhokisi.

Mazuva oto pona anaya mitombo yo nasirwa kurapa zvirwere zvaka wanda wanda yaka wandawo nji mitombo ineyi ino wanikwa mu zvitoro zvakato nasirirwa kutengese mutombo muntu akarwara zviya aka rumbe ku zvitoro izvozvo unondo wana mutombo haatami.

Mitombo yonasirwa mazuva anaya inogara yakanasirwa, imweni yogayiwa yoite maphirizi, yovharirwe muzvigaba, mona umwomwo kana muntu arwara ndomavanochizotora zveienderana nekuti muntu unenge eirwara chirwere chipi chinode maphirizi akaite okudini.

Mitombo yonasirwa mazuva anaya inonga yakabaawanda maningi, asi kuti ikone kurambe yeishandiswa kwenguva yakati rebei inosisa kunge yakangwaririka. Hino zviriyo zvimakhabati zvakanasirwa, meinobekwa umomo kuti igare nguva yakareba isina zvinoitikabeza mukati mwayo.

Chirwere chekukotsora chino tikabezi antu maningi mukati mwekupona. Makore ega ega nguwa yekunaya nguwa yechando vana vakawanda vanobatwa ngechirwere ichocho. Hino kwanemitombo yakawanda yakanasirwawo kunyamboti yeana adodori iriyo ngekuti unenga abatwa ngechirwere chechikotsoro chinechi unokase kumwa mutombo okase kupona.

Paripo vantu vanokona kutokuwara zvekuti vanokona kubude maronda pamwiiri yawo. Hino kana ukazoende kuchibhedhlera zviyana, vakakuhloya, vakabekepe mutombo, Zvironda izvozvo zvinofanira kugara zvakavharirwa. Ngendaayo zviriyo zvinotonasirwa zvekuchivharira maronda anaya kuti asaramba ari pambene, eyinamirwa ngendunzi.

Nguva imweni muntu uno twuke kuite munyama weku sangana ne tsaona mwa anonga eyi hamba hino mu zvibhedhlera irimwo mutombo dzino sise kugare dzirimwo dzinozo detsera vanonga vawirwa nge dambudziko rakadai nge iri imweni mutombo dzakona dzino tutsire ngazi mu mwiri dzimweni dzino tutsirawo mvura.

Munguwa inowanda mahlobo iyana vantu vanonyanya kuzwa mundani maningi. Indaa yekuti vantu vanoda kudyra. Mahlobo akaita votereka, vodyra. Nyemba votereka vobika, vodyra. Pakaita zve zvimweni veidyra. Pakupeisira muntu unozozwa mundani. Hino kwanaka hako mazuwa ano kuti kwaane mitombo, mapilizi ekupa muntu unenge azwa mundani kuti muone kunyarara.

Mitombo yemazuwa anaya yogara yakanasirwa muntu akangorwara zviya akaenda kuonekwa ndidhokodheya unonyorerwe kuti tsvake mutombo unozwi ngana kana kuti ngana anyorerwa chipepa ichocho unozoenda nacho kuzvitoro zvinotengesa mutombo unoguma eiuwana mutombowowo.

Vantu vanopona ngekunasire mitombo inozoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana siyana muvantu, vakangwara .Vanogara vakanasira mitombo yakawanda ,yobekwe imweni mizvibhotoro, imweni mumapepa .Yotogara iri muzvitoro zvinotengeswe mutombo Muntu akangoda kutenga otorumbe iyoyo ,unouwana uriyo .

Zviriyo zvirwere zvakabvira kudhaya zvairapiwawo ngemitombo yainasirwa kubva mumbuti. Hino mazuwa otopona anaya mitombo yonasirwawo ngemichini yemazuwano. Chakanyanye kukosha ngechekuti mitomboyo inodetsera vantu weshe unenge awirwarwa nedambudziko rekurwara unoende kuchibhehlera opuwa mutombo unoenderana nechanorwara.

Mitombo yonasirwa mazuva anaya yakasiyana maningi nemitombo yaishandiswa kudhaya pamanasirirwe ayo nemangwaririrwe ayo. Yemazuwa anaya ikanasirwa zviyana, inobekwe muzvimabhotoro yonase kuvharwa kuti isapindwa ngemhepo umomo. Inogara nguwa yakatiwo rebei ichishanda.

Mbiro dzedu dzinendzi dziri mbiri dzakakosha mwaningi mukati mwekupona kwomuntu. Asi mukati mweimweni nguwa inokna kuti wabatwe ngebesha yovharika kana kuti yangovhiringidzikwawo ngezvimweni zviro zvekubamze iyo ,inovharika. Hino zviriyo zvekufafazeya zvakanasirirwa zvekuti ukaifafazeya inovhurika ,pamweni pakona inobeuka yonase kushanda zvakanaka mushando wayo.

Mumanharaunda mwatogara umwu nemumakanyi umwu unoona vantu vakawanda vanorwara nechirwere chekuti pfungwa dzinonga dzisisizi kugare zvakanaka ,dzaayowo ndawu munyika mwedu muno munorapirwa veshe vane ndhlondo dzinonga dzoorwara.

Takakura techifundiswa kuti hai, kuti mwana akure zvakanaka ane utano hweshe hwakamotseka, unosise kubairwa kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana zvakagara zveitozikanwa, hino muzvikora muyana vanotombohambemwo vechibairawo vanenge vati kurirei asi vanondobairwa kumba vachangobarwa kusvika vapedza majekiseni eshe akatenderwana kuti ndiwo anobairwa vana.

Vana vadoodori vanodakadza yaambo kuvaona veyitumbirirana veyitamba vakagwinya zviyana vinorwadza ngekuvaona pavanenge veyirwara vanongoti dhoo vakavata pashi apa hino kune vanhu vakafundiswa mushando wekurapawo zvirwere zvevana vadoodori vagare mivuri yavo yakatapuzeka.

Zvinoitika maningi mumantaraunda umu ee poite chirwere chinobata antu akawanda panguwa imwe vanagaa vana vadodori vangaa vachiri kukura vangaa vati chemberei mbichana vantu vakafundira zveutano vanochizohamba vechifundise vantungezvezvirwerw zvinenga zviriyo panguwa iyoyo.

Utano hwevana chiri chakakosha maningi, zvinodaro ngekuti mwana akakura asina utano wakanase kukwana mukukura kwake mweshe unonga eingoramba eirwara rwara, saka madhokodheya anoramba eitorapa vana nekuvahloya kubva vachakatsonga kuti vakure vane utano wakati chechetere.

Zvinoitika pamweni kuti muntu unobaarwara maningi, kana kuti unodhibabna netsaona inoita kuti akuware maningi, munhuwo uwowo akapinde muchibhedhlera, unobekwa pamuchini, vovheneka nekuhloya ,kuti dambudziko rake riri pari, vochizomupe mutombo.

Vanoite mishando wezveutano hwevana vadoodori vanombotore mukana wekumbogara pashi veihleya veirodzerana pfungwa kuti voite ekudini kuti hutano hwevana hugare hwaka takazeka.

Paripo zvimweni zvirwere zvatambudza vantu pashi panapa peshe zvakatodzana nechirwere chemukondo mbera Zvirwere zvinezvi vantu vakawanda vanosisa kuti vadziziye Ngendayo kutori nevanhu vanoita mishando yekuhamba veifundisa vantu nezvechirwere chinechi nekuti vanokona kudini kuti vazvidzivirire kubva kwachiri.

Vashandi vezvowu tano vanoona ngezve kurapwa neutano hwe vana vaka kosha maningi vandu ivava tinodaro nokuti kuti mundu agokura ane hutano hwakati chechetere unosesa kunge abva nawo pashi.

Vantu vanorapa vana vanodakara maningi padera pazvo vantuvo vanonga vakanyasa kufundira mushando vavo vanenge veibauziya. Unoona kana veirapa mwana vanonese kuningira vomushekerera-shekerera kuti mwana agarisike atakazeke vochizokona kumuhloya akagarisika.

Mukuzama kupedze matenda akaparadzana kubva kuvana vadodori muzvikora muya munoonekwa vana veibairwa majekiseni zvichenderana nekuti kunonga kune chirwere chipi mazuwa awawo.

Vana pavanenge vabatwa paya vachakatsonga vanobatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana kubeni muiri yavo inenge isati yanyaso kugwinya ngendayo paripo zviro zvakanasirwa panenge pakabekwa mutombo yakawanda inokona kudetsera vana kana paita dambudziko.

Utano wevana chiro chakakosha maningi ngekuti kuti nyika irambe yeibudirira kunga ine vantu hino kana vana vakakura utano wavo wakanaka vanokura kuita vantu vakuru vanozoite mishando yakakura yaemho inoita kuti ndau dzavanobarwa pamwepo nenyika zvibudirire.

Zvemunozoona muntu akura ane utano hwakabanasa kuti chechetere zviyana zvinenge zvaamba ari mwana mudoko. Zviriyo zvibhedhlera zvakatonasirwa kuti zviite mushando vekuningira nekuhloya vana kuti vakure vabarine utano hweshe hwakati ngwangwa.

Madzimai nevasikana vanonga vakadzitwara vayana, vakatware mimba, vanosisa kuramba veienda kohloiwa ngaanadhokodheya, kuti mwana unonga akagara zvakanaka ere mundanimwo. Izvi zvinodetsera utano hwamai nehwemwana anonga ari mundani umwomwo.

Paripo nguwa inotika zvirwere zvakaparadzana zvinobata vantu mukati mwenharaunda. Vangaa vana vadori dori, vangaa majaha nendombi kana vangaa vasharuka vedu. Hino vakafundira zveutano vanotora nguwa yavo kuhamba vechifundisa vantu kuti kune chirwere chakati kuti. Nekuti vanosisa kutora mitombo yakati kuti, kuti vaone kupona kubva kwechiri.

Vashandi vemu zvibhedhlera vetinozoona vayana vakapfeka mbatya dzakatodzana, dzimweni dzakona anonga ari mazibhachi ekuchena vakavhare miromo yavo nemiro vanonga vakafundiswe mishando yakasiyana siyana ine chekuita nezveutano hwevantu.

Zvetinozoona zviyana vantu muzvibhedhleya muyana manesi kana madhogodheya anenge akadhloka aa zvimabhachi zvekuchena, kana zvingaa zvimweni neimweni mukala. Vanonga vafunda vantu vayana kuti vazotenderwe kupfeka hembe idzona idzodzo.

Madhokodheya zviyana kana vakabeka muntu pamubhedha, kuti vagare veimuhloya, vanoshandise zvimichini zvaayo mazuwa ana dzimweni michini dzakona dzakakura asi zvimweni zvidodori zvakatoite kunga tei zvima nharebhozha zvinoshandiswapo kuhloye muntu kuti zvake zvose zvirikushanda zvakanaka ere.

Ukazoona muntu aane chitupa chekuzwi wapasa iwewe wakukona kooshanda korape vantu ziya kuti muntu wona uwowo wakaenda kwemakore akati wandei eitaticha. Mukazovaona vanotirapa muzvibhehlera muya varemekedzei vantu vaya.

Kuti muntu azotenderwa kushanda ngezveutano wemuntu anenge afunda maningi ngokuti hayi utano wemuntu hausi wekuita wekuyedzesera. Hino vetinozoona vayana muzvibhedhlera vakapfeka zvimahembe ngezvimabhachi zvingava zvokuchena kana zvedzimweni mikala vanenge vafunda maningi vantu avavo vanenge veyiziva zvavanenge veyita.

Kuti muntu azoziikanwa kuti unoite mushando wakati kuti, kana kuti azotenderwa kuti aite mushandowo, unosisa kunga akafundira mishando wake. Vamweni vevanooneka kuti vanenga vakafundira mushando upi, ngevanoshanda muzvibhedhleya, vanotoziikanwa kuti vanopfeke mabhachi anonga akachena.

Vantu vanozoshanda mundaa dzezveutano hwevantu idzi, vanonga vatora nguwa yakareba maningi veifundiswa zveshe zvine chekuita neutano nezveshe zvine chekuita nemwiri wemuntu. Ukapinde muchitoro chinotengese mitombo zviya, ukanyaona muntu unonga arimo akaita ngatei mudori-dori, zvaanoziya maringe neutano hwemuntu zvakakura muntuwo iwowo.

Yee ukaona wabata ngechirwere chenzee unenge washatirwa nzee inobaa panda asi mazuwa ano ke kwanaka ngekuti kwaane zvimichini zvoshandiswa kuDongorera mukati mwenzeee kuti mwakaemeaa kufini chirwere chinenga chabata umwomwo chokasire kuonekwa chorapiwa

Madhokodheya nemanesi anozouya oshande muzvibhedhlera kushande kuningire vantu nokuvarapa kubva muzvirwere zvakasiyana siyana vanenge vakafunda maningi vamwe vemadhokodheya ngevanoite mushando wekuhloya nekunasirise mazino evantu kuti agare akanasa kunaka.

Tikazoona vantu voita zvavanoiita zviyana tinosisa kuziva kuti vantu vona ivavo vanenge vakazvifundira zvavanoita izvozvo hino variyo vantu vanodetsera vamweni vanonga vawa vanonga vakuvara munguva kuyekurumba kana kukhaba bhora kuitira kuti mwiri dzavo dzipetuke pakushanda zvakanaka vaenderere mberi nezvavanga vachiita.

Mazuwa anaya peyana kutoita mishando yakawanda yakaparadzana kopota kweitoreruka. Kudhaya- dhaya vantu vaigara nemazipepa nemazifaira aigara mapepa akawanda wanda anonga akanyorwa zviro zvinoenderana nemushando. Mazuwa anaya zviro zveshe izvi zvatopamichini dzemakombiyuta dziyana.

Vantu vanoshanda munotengeswe mitombo yakasiyana siyana vanoyemurika maningi zvinodaro ngokuti ukaningira mavanenge vari munonga mune mitombo dzakasiyana dzakawandisa asi ukagumamwo kuti hayi soro rangu rinopanda unoona orumba kunanga pane mutombo vobhuya kuti uyu ndiwona wesoro vantuvo vanenge vakafunda mani.

Kuti muntu azotenderwe kushanda mushando unochokuita neutano hwemuntu anosise kunga akafunda kwemakore akati kuti zvona zveutano zvineizvi apedza izvozvo ndopa anozopiwa chitupa chekukone mushando ochizotanga hake kushanda.

Paripo zvirwere zvinonga zvei diwa kuti vantu vakawanda vakone ku hloyiwa varimo mu ganga mwavo kuti vanonga vane chirwere chakati kuti ere chinonga chanesa nguva yo kunozo hamba vantu vanenge vaka wanda vanonga vakato dzidziswa kuti vakone ku hloya vantu vakawanda mu nguva dodori kuti chirwere chona ichocho chisa ramba chei tapukira kune vamweni vedu.

Kuti munthu azokona pamwepo nekutendedzwe kushanda mishando inoda unyanzvi maningi iyana unosisa kunge afunda kufunda kuno kwakakosha yaambho vanenge vapedza kufunda vanooneke pamweni ngekupuwa zvitupa zvemushando vamweni vanotoshanda vakapfeka pahla dzinotozikanwa kuti idzi ipahla dzemushando wakati kuti.

Muntu akapinde muzvitoro zvinotengeswe mitombo dzegadzega muyana unoonemwo mitombo dzakasiyana yaamho, unotoshamisika ukabhuyira unotengesamo uyani ukati 'ndinozwe soro"unoamba ngekunanga pamutombo waanoziya kuti uyu ngewesoro, aaah! vanhu vo vakafunda mani!

Mundau dzakasiyanasiyana mumadhorobha pamwepo nemumabuya zvirimwo zvitoro zvakaiswemwo zvinonga zvine mitombo dzeemihlobo yeshe panyika panaapa dzekuti muntu akarwara akahloyiwa ndidhokodheya akanyorerwe kuti ngaatsvake mutombo wakati akapinde umwomwo unouwana otenga otoushandisa.

Mundau dzakawanda yaamho munogara antu munowanikwa zvibhedhlera nezvitoro zvimweni zvinoita mushando wekutengesa mitombo. Mwona umwomwo ndimwo munowanika mitombo yeshe ingadiwa ngemuntu unenge arwara kunyazwi chirwere chipi panyika panapa.

Muntu ukarwara zviyani unokone kurumbe kwadhokodheya wagume iyoyo dhokodheya unokuhloya okubhuira kuti tsvake mutombo wakati, chakati muzita. Iwewe manji wabve apapo unochinange kuzvitoro zvinotengese mitombo, wagume iyoyo wochitenga mutombo waunenge waronzerwa ndidhokodheya uyani wotoushandisa.

Peunopinde muzvitoro zvinotengese mutombo payana ukaningira mungaa murukumbati mungaa muzvimakabati zvakasiyana-siyana. Unoonemwe mitombo yakawanda maningi. Mitombo ineyi irimwo ngendaa yekuti ine zvirwere zveinorapa zvayakatonasirirwa, yakaemere kuti vantu vauye vatenge pavanenge varwara.

Muntu akapinda muzvitoro zvinotengese mitombo unoonemwo mitombo yakasiyana siyana yakanasirirwa mishando yakaparadzana yekurapawo zvekuyere mihlobo inonga yakasiyanawo .

Muntu unonga arwara zviya akaenda kohloiwa ndidhogodheya unonyorerwe mutombo pashi vekuti akone kuenda kotsvaka kuti amwe apone. Muntuwo uwowo abata chipepacho chanyorwa unonanga kuchitoro chinotengesa mutombo ochotenga mutombo oshandisa.

Ndau dzakasiyana-siyana munogara vantu kunowanikwa kune zvitoro zvakanasirirwa kutengese mitombo. Ukapinda umwomwo woenemwo mutombo yemuhlobo yeshe panyika panapa. Muntu unotenga inoenderana nekuti chiini chaanorwara nezvaanenge abhirwa ndidhokodhera wake.

Munthu kana ane chimare chake zviyana aanyanyikuneseka ngeupenyu mazuwa otoopona anaa, zvinodaro ngekuti hai mitomboo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana inotowanikwa muchibhedhlera, chinogodiwapo imare yako chete yekuti uende kootenga

Mundu akahambe mumadhorobha kana kuti muzvitoro zviri muma buys mwedu umwu ondoonemwo zvimweni zvitoro zvakangogarire kutengese mitombo yega yega imwomwo mundu wakarwara akarupemo haatami mutombo unoenderana nechirwere chaanenge anacho.

Mukuzama kuti utano uvanike mundau dzakasiyana-siyana. Zviripo zvitoro zvakanasirwa zvinoite mishando yekutengese mitombo. Muntu akanga arwara zviyani unorumba kuzvitoro iyoyo, ochondotenga unoenderana nekuti unonga achirwara ngechirwere chipi.

Mitombo yakasiyana siyana inorapawo zvirwere zvakaparadzana panyika panapa. Inowanikwa muzvitoro zvakatonasirirwa kutengese mitombo. Kune umwe muntu unenge arwara zviya akaenda kwadhokodheya, akahloyiwa akanyorerwe mutombo wekushandisa ndimo maano chizopinda otenga, ochito shandisa oona kupona.

Kuripo zvitoro zvakaakwa nekupuwe mutemo nemvumo yekuti zvitengese mutombo ino rapa vantu. Muntu akarwara zviya akaa rumbe kuzvitoro izvozvo, unondo wana mutombo unokone kumubetsera.

Ndau dzine chekuita nekurapiwa kwevantu pamwepo neutano hwevantu dzinosise kuzikanwa ngevantu veshe, kuti vantu vakone kuzviziva zvinozvi zvinonyorwa pazvikwangwari kuti nyangwe unodari nenjira aone kuti apo panoitwa zvekurapa vantu kana kuti panoitwa zvine chekuita neutano hwevantu.

Hakuna chiro chinorwadza kudayi ngekuti wahloyiwa ndidhokodheya zviyana okubhiyirwe kuti chirwere chako ichi chinode mutombo ngana ngana kuti uwane kupona iwewe wotsvaka mutombo uyani woutama hino kwanaka kwaane mbatso dzinotengese mitombo yakatosiyana yakawanda maningi kazhinji kakona ukanyorerwa ndidhokodheya kuti tsvaka mutombo uyu mwona umwomwo unotowana.

Ngendaa yekuti utano wemuntu wakakosha maningi. Mitombo inobetsera kana muntu wabatwa nezvirwere yakawanda yaampho yakafana yanasirwa. Muntu akanga abatwa nechirwere akaonekwa ndidhokodheya unochizoenda kumphatso dzinotengese mitombo okone kutenge mutombo wokushandisa.

Mitombo inonasirwa mazuva anaya kuti irape matenda akasiyana siyana aingowaniki peshe peshe njee, paripo zvitoro zvakatonsirirwa kutengese mitombo iyoyo, imwomo muntu unenge warwara kana kuti aonekwa ndidhokodheya akabhuyirwe mitombo wokutenga ndimona mwaanonanga imwomo otenga ochishandisa mutombo.

Mitombo yonasirwa mazuwaanaya inonasirwa yakawanda yanasirwa kudaroko inozobekwe imweni muzvitumbu imweni mumabhokisi imweni muzvimabhotoro yochibekwe muzvitoro zvinotengese mitombo unenge arwara orumbe iyoyo unondowana unoenderana nechirwere chaanonga anacho .

Mazuva anaya kogara kwaka nasirwe mitombo yakawanda maningi mitombo ineyi inoti ika nasirwa zviya yobekwe muzvi bhokisi yoiswe mu zvitoro zvino tengese mutombo kuti muntu wega wega unonga arwara unongo rumba ku zvitoro iyoyo oto tenga mutombo uno enderana ne chirwere cha anonga arwara.

Mitombo yonasirwa mazuwa anaya, yabaawanda yaampho, ukapinda muzvitoro zvinotengese mitombo zviyana, ukaona zvinenge zvakaiswa kumadziro iyo unobaati,"Yee, zveshe izvi zvinoshande kurapa antu ere izvi ."

Mitombo yonasirwa mazuwa anaa, yakabaawanda yaampho. Imweni yakhona inonasirwa zvakasiyana-siyana, asi yeirapa chirwere chimwe. Mitombo ineyi inowanika muzvitoro zvakanasirwa kuti zvitengese mitombo.

Mitombo yakanasirwa kuti ikone kudetsera vanhu kubva kumatenda akasiyanasiyana yakawanda mukapinda muzvitoro munotengeswe mitombo munotama nepekuningira peshe-peshe pangori nemitombo dzakaiswa mumagaba nemuzvipepa dzakasiyanasiyana.

Kudhayako waiti ukqrwara chartered chewarwara wairumbe kushango kootsvake mashakani emumbuti kuti upuwe ukone kurapika ndiwo .Mazuwa anaya mitombo yogara yakanasirwa yakabekwe muzvitoro zvinondoita mishando yekutengese mitombo yega yega.

Mumadhorobha nemumakanyi mune zvitoro zvakanasirwa zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana. Umwomwo muntu unonga anyorerwe ndidhogodheya kuti unosise kutenge mutombo upi, unorumbemwo otenga oshandisa.

Mazuva ano vantu vanonasire mutombo vonasira yakawanda panguva imweyo. Vadaro zviya vanochizodzikumanidza dzimwe ngadzimwe dzeingwarirwa mwakasiyana-siyana.

Kuti vantu vakone kudetsereka kubva kumphatso dzakaakwa dzekudetsereka kweanhu, panosise kunga pane ruzivo rwekuti mbatsodzo dzinoshanda mazuwa api nenguva dzipi. Kakawanda kakhona zvirozvo zvinonga zvakanyorwa pazvikwangwari zvinonga zviripo pamphatso dzona idzodzo.

Ukapinda muzvitoro zvinotengese mutombo unokone kutoita kunge uchaite dzungu weitame kuti mitombo yeshe yakazara muno inomboita basa rei asikei vanoshandemo, vakatofundira kuziya kuti uyu mutombo unorape chakati, uyu unorape chakati.

Kune zvitoro zvandinodakarira yamho zvitoro zvinozvi ngezviyani zvinotengese mitombo yekurapa matenda akaparadzana ndinozvidakarira maningi ngekuti ndikaenda koonekwa ndidhokodheya zviyana akandinyorera kuti nditsvake mutombo wekuti newekuti ndikapinda muzvitoro zvinoizvi andimboutami.

Munguwa inoitike zvirwere zvinobata vantu vakawanda vanoshanda ngezveutano vakadzidzire mushando uwowo vanozohamba munharaunda kana muzvikora veifundisa vana kana vasharukwa vevantu ngezvechirwere chinonga chiriyo nguwa iyoyo.

Kuti vantu vagare veiziya maringe nezvirwere zvinonga zviriyo panguwayo nemitombo inosise kutorwa kana matanho anosisa kuitwa kuti vazvingwarire kubva kuzvirwere izvozvo Kunohamba vantu vanouya veivadzidzisa mumiganga yavanogara kuti vazviziye.

Panomboite nguwa yekuti kunoita zvirwere zvinobata vantu vakawanda maningi mundaraunda vakafundira zveutano nevanoshanda iyoyo vanozotora nguwa yavo kumbounganidze vantu nekuvadzidzisa nekuvabhira ngezvechirwere chinenga chiripo

Kuti vantu vakone kupona kubva kuzvirwere zvinonga zveikurumbira nguwayo, vanosise kunge vadzidziswa kuti kune chirwere chakati kuti chiriyo. Vapedza kudzidziswa kudaro, vanozopuwazve mazano ekuti vangaita wokudini kuti vakone kupona, vasarashikirwa ngendaramo kuburikidza ngechirwere chona ichocho.

Paripo nguwa inomboitika zvirwere zvinobata vantu vakawanda mukati mwenyika kana kuti mwemuganga yakaparadzana hurumende inozodzidzisa vantu vanozohambawo mundaraunda dzakasiyana siyana vechidzidzisa vantu maererano nechirwere chinenge chiriyo nguwayo.

Munguwa dzinomboite zvirwere zvinobate vanthu vakawanda maningi muntharaunda zviya, munombowanikwa vanthu vanofundisa vanthu maererano nechirwere chinonga chiriyo panguwayo. Vanthu avavo mukuwo muzhinjitu vanooneka vakapfeka hembe dzinonga dzakatodzana dzinonga dzakanyorwa zvine chekuita nechirwere chovanonga veihamba vedzidzisa vanthu ngezvacho.

Mukati mwekupona kunomboite nguwa yekuti kunoite chitenda chinonga chakakura maningi, zvekuti chinokone kubata vantu vakawanda mumizi nemuntaraunda dzakaparadzana. Zvaitika izvozvo vanoshanda zveutano vanotore nguwa yavo kuuya kunogara vantu, veivadzidzisa ngezvechitenda ichocho.

Paripo nguva dzimweni dzinomboitike zvirwere zvakakura-kura maningi zvinobate vantu vakawanda nguva imwe zviya izvi. Vanoshanda zveutano vanombotora nguva kuhamba veifundisa antu maererano nechirwere chinenge chaputika nguva iyoyo.

Nguva inoputike zvirwere zvakakura maningi zvinobata vantu vakawanda muntaraunda. Vashandi vezveutano vanotorana vombuirana vohamba munharaunda dzakasiyana-siyana, veifundisa vantu maringe nechirwere chinonga chiriyo panguva iyoyoyo nekuti vantu vanosise kudini kuti vapone kubva kwachiri.

Munguva imweni kunoita zvirwere zvinotambudza vantu vakawanda maningi, mumabuya umu. Zvaitika zviyana ,uripo wakafundiswa ngezveutano , vanohamba veifundise vantu, ngezvezvirwere zvinonge zviriyo nguvayo, nemitombo yevanosise kutora kuti vakone kupona.

Variyo vantu vakafundire mushando vekubetsere vantu muntaraunda kana panonga paitike zvirwere zvinobata vakawanda maningi zviyani. Vantu avavo vanoziye kuti kana paita chirwere vanozopinda mukati mentaraunda veifundisa vantu nekuvadzidzisa nekuvakombedza kuti vanosisa kudini kuti chirwerecho chikone kudarika.

Mashoko akakosha pamwepo neruzivo rwezveutano hazviambi ekungoguma kuvantu nje. Zvinotoda kuti paite vanorumba rumba veipa vantu mashoko. Ariyo mapoka anototi kana paita chirwere zviyana vanotendera veifundise vantu nekuvabhuirwa nezvechirwere chinenge chiriyo panguwa iyoyo.

Panomboite nguwa yekuti kunobude zvirwere zvinonga zveikonzerwa ngezvakasiyana siyana asi zvinokone kutapukira umwe kune umweni ngendaa yekusakashambidzika. Pazvinoitika izvozvo vanoziya zveutano vanohamba veifundisa vantu kuti vanosisa kugara veishambe nyara.

Paripo zvimweni zvirwere zvekuti vantu vakaregera kuisa misoro yavo pamwepo vanogona kufunga kuti hapana dambudziko rakakura rona riripo, chimwe chezvirwere chinonyanye kuregererwa maningi ndechinobata vanababa panhengo dzavo dzekusikarudzi.

Muntu woo njee unokone kukorere kukasira kuziya kana paitawo chirwere chinonga cheijurumbira mazuva awawo cheibate wantu wakawanda asi vakafundira nezveutano vanotoziya kuti vanotora mukana wokuhamba veidzisise vantu mundau dzavanogara maererano nechirwere chinonga chiriyo nguvayo.

Madzimai nevasikana vanenge vanemimba vayana, vakadzitwara, vanosisa kugara utano hwavo hwakati chechetere, ngendaayo ariyowo mapilizi avanozopuwa ngemadhokodheya, kuti kana pane zvinonga zvisikazi kunasa kuyema zvakanaka muutano hwavo, zvinase kuyema zvakanaka kuti mwana akure zvakanaka ,vona mai vakona utano hwavowo hwakanaka.

Utano hune chekuita nekubarwa nekurerwa kwevana kuti vakure hwakakosha yaampho kumadzimai nevasikana. Ngendaayo kune vanofundiswa vanohamba veifundisa vasikana nemadzimai maererano ngendaa ineyi.

Madzimai nevasikana vanozviziya kuti ngenguwa iyana yavanenge vakadzitwara, vane mimba vanosisa kuenda koohloyiwa mwedzi wega-wega ngemadhogodheya kuti mwana akagara zvakanaka ere kuitira hutano hwamai nemwana anonga arimundani umo uwowo.

Madzimai anonga achitiribara pamwepo nendombi dzinonga dzisati dzatanga kubara zvinezvi vanombotora nguva yekufundiswa zveshe zvinoenderana nekubarwa nekungwarirwa kwevana varipo vakafundiswa mushando iyoyo vanombovaunganidza nekuvaronzera zvinofanira kuitwa

Vasikane nemadzimai vanosise kudzidziswa maererano neutano wezvekubarwa kwevantu nenhengo dzinoshandiswa ngemwiri pakubara nekusikarudzi vantu avavo vanotore nguwa yekuvhakachira vanoziya vovadzidzisa kuti zvinohambiswa kudini.

Ndaa dzokubare vana pavantu vanonga veidanana kana kuti vanonga varoorana vayana dzinosise kureketerwana muwirirane. Izvi zvakanakire kuti hayi, munobara vana vamunenge mawirirana kuti ndioovemunoda. Pamwepo nekudetserawo utano hwamai nehwababa nehwemwana uchade kubarwa

Mazuva anaa vantu havachangobari vana vakawanda njee. Voitawo zvekuronga mburi zviya zvekutowirirana kuti toda kubara vana vakati kuti. Saka zviriyo zvakanasirwa nemadzimai kuti vasazobata mimba pavanenga vasingaidi.

Vantu vanokanjarika- kanjarika, nevano tomuka- tomuka, nevano rumba- rumba kurikuzame kugwinyise mwiri, vanombosanganawo nematambudziko nekuti mwiri inomborwadza. Iriyowo mitombo yakatonasirirwe vantu avavo yekuti vatore kuti mwiri yavo ipetuke pakushanda zvakanaka.

Vantu vanorumba maningi vayana kana kukabe bhora kana kutomuka tomuka veide kugwinyise mwiiri yavo vanorashikirwa ngemvura yakawanda maningi pavanonga vachiita zvona izvozvo. Zvinokurudzirwa yaambo kuti vantu vamwe mvura yakawanda kuitira kuti inenge yarashika payana, ipetuke mumwiiri nemungazi.

Zvinoitika kuti vandu vanokona kusangana netsaona kana kuti mishana ngekukura inokona kupera simba kana kuti pane zvimweniwo zvinenge zvavathakabeza zvokuti vakorere kudzihambira vega zviriyo zvekuhambisa zvekuti mundhu agare imwomo osundwa arimwo kuti akone kuhamba kubva kundau imwe kuti aende kune imweni.

Vantu vayana vanoita zvekurumba, zvekujambuka jambuka kana zvekukabe bhora, vane nguva yekuti vanotombonika tsinga dzawo pamwepo nemakodo. Zvino variyo anadhokodheya vakafundiswa kumbovatora nekuvahambisa hambisa tsinga dzavo kuti dzipetuke kushanda zvakanaka.

Vana vanomborumba kana kutomuka tomuka kana kukhabe bhora kana kumurudze simbi, pane nguwa yekuti vanotombokuwarawo kana kukwengwa kwengwa pavanenge veiita zvavanoita zvona izvozvo. Hino zvoriyo zvimabhandiji zvevanozoshandisa kunamira pona panenge pakwengwapo kuti ngazi irekere kuramba yeibuda.

Varipo vantu vanopona nekugwinyise magodho, kubudikudza ngekurumba, kana kumhurudze simbi, kana kukhave bhora. Vantwavavo vanozvowo zvibhedhlela zvakatonasirirwa kuvahloya kuti vaoneke kuti mwiri yavo inonga yakagara zvakanaka here.

Vantu vanongwinyisa makodo avo kubudikidza nengezvemakwikwi zvakaita sekurumba kukaba bhora kana kumurudza simbi vane zvidhoko zvavanosisa kudhloka kuti vasakuwara fanika vanomurudza simbi vanodhloka zvidhloko zvenyara kuti nyara dzavo dzirege kuzokuwara ne simbi dzavanomurudza.

Amweni mazimichini eunoona mukati mwezvibhehlera muyana ukariningira kudai wega unosheka. Pounozoona roochishandiswa kana kuti uriwe warwara woobekwemo mukati wezimuchini rineri unotozozwisisa kuti iya, ndoomushando waro katika ziro rinori.

Muntu kugara ane makodo akagwinya maningi zviyana chiro chakakosha maningi pautano ndipo patinozoona vamweni vantu vanomuka veirumba vamweni vanoende kunomurudze simbi kweshe ukoko kuti agare akagwinya.

Vantu vanomukire kurumba kana vanomurudze simbi, kana vanokaba bhora vayani paripo nguwa dzevanotombo kuwarawo zvekutoshatirwa kwenene mene. Hino dziriyo mutombo dzakatonasirirwawo vantu vona avavo kuti pavanonga vashatirwa vaone kudetsereka.

Utano hwemuntu zviyana hwakabaakosha maningi. Ndopeyinozoona vamweni vanomukire kurumba, vamweni vanoende komirudze simbi, vamweni vanokhabe bhora. Kweshe ukoko kuda kuzame kuti mwiiri ugare wakagwinya. Veshe vanoita izvozvo, vanokurudzirwa kuti vabaamwa mvura yakawanda maningi ngekuti mvura yakakosha .

Mwiri wemuntu unosisa kugara wakathakazeka. Vakawanda vanozoita zvekurumba, zvekumirudza simbi nezvimweni zvakasiyana siyana zviwinyisa makodo mwemuviri. Zviro izvozvo zvinokurudzirwa yaamho ntu mazera eshe .

Upenyu wemazuana wabanaka maningi teienzanisa newe kudhaya nje mazuvaano muntu achatodi kuti ange ari kuchibhehleya kuti akone kudetserwa ndimazvikokota kwanezvimichini zvoshandiswa mazuva ano zvekuti muntu akachisungira panyara apa dhokodheya ononga ari kuretu anokona kutoona kuti uyu muntu uyu zvakaemesa kudai unotokubuira mutombo wekutsvaka kuti umwe uwone kupora.

Zvinomboitika mazuva otoponana kuti hayi, unokona kutohloyiwa ndidhokodheya unonga asiripo uri apapo. Zvinodaro ngokuti kwanezvimishini zvinoshandiswa mazuwanaya zvinobetsera kuti dhokodheya ekuronzere kuti ita ichi, yena echitowona pachimuchini chona chemazuvana.

Pazvimuchini zvonatsirwa mazuva anaya zvinobetsere kuti muntu akone kuhloyiwa ndidhokodheya usiripi paari unongaa nguva imweni atori kuretu . Zvakawanda zvakona zvinoshandiswa kuti ukachibeka pamwiri chinonyora zvechinonyora zvozvo zvinokona kuzoonekwa nepakombiyuta dhokodheya otokone kuziya kuti muntu uyu unorwara nechirwere chakati .

Paripo zvimuchini zvimweni zvonasirwa mazuva anaya zvinodetsera kuti nyangwe dhogodheya arikuretu, kana chimuchini chinochi chiripo, unokona kukudetsera. Zvakawanda unokona kutoona iwe weimuonawo, weizvionawo pachigirazi kuti zviinyi zvirikubuda apapo.

Kwaane michini dzakanaka yaamho dzinobareruse zviro mukati mekupona dzimweni dzemuchini dzinedzi dzinoshandiswa kuti ukone kuhloyiwa ndidhokodheya urikuretu newe akangoningira pachimuchini chinechi eitokuona newe weimuonawo.

Muchini yonasirwa mazuwa anaa inowanikwa muzvibhedhlera umwo , imweni yakona inobaadakadza maningi .Vakaibeke kana panyaripandani pako vanokona kutodongorera zviri mundani iwewe wotoonawo pachibuko kuti aah zvirimundani mangu zvakaemese kudayi .

Muchini dzonasirwa mazuva anaya kuti dzidetsere vantu pandaa dzeutano dzoramba dzeibawanda zvirozvo zvakanaka maningi ngekuti zvinorerusa kurapiwa kwevantu vanenge vasangana nedambudziko mukati mwekupona.

Zvimashango zvatinoona teitsika zvimweni zvatinokaba patinohamba zvakakosha yambo mukupona kwedu chinotinesa ndechekuti atitozivi kuti Shango iri rinokona kurapa chirwere chakati ichi chilfiba chinokona kurapa chirwere chakati.

Vana vokura mazuwa anaya avachaziyi maningi kukosha kwezvimashango nezvimbuti zvetinowana mukati mwemizi kana kuti mwemakomo kubeni vasharuka vedu yekudhaya vaitopona ngekushandise mashakani nenzinde dzemimbuti dzakasiyana siyana kurapa zvirwere zvavaisangana nazvo.

Vantu vemazuwa anaa vobaaningirira pashi mitombo yaishandiswa kubva kudhaya iyana chevasikazii ngechekuti mitombo inei yakabvira kudhaya yeiponesa vanthu kubva kuzvirwere zvakaparadzana, chinodiwepo vanthu vanoziya kuti uwu mumbuti uwu unorapa chirwere chakati, uwu mumbuti uwu unorapawo chirwere chakati.

Mukati mwemashango nemumizi dzakasiyana siyana mwakapfuma maningi ndinodaro ngenda yekuti hai munowanike mashango akawanda akasiyana siyana ekuti vantu vanokone kumashandisa kunasire mutombo yekurapa ndiyo zvirwere zvinobata anhu mazuwa ekupona kwawo.

Mashakani emimbuti dzakasiyana siyana akabvire kudhaya eishandiswa kuite mitombo yekurape zvirwere zvakasiyana siyana. Akawanda akhona aitorwa voise mumvura vopipidza munhu womwe mvura yakhona kana kuti kumachukuta chukuta kana zviri zvirwere zvepaganda vochichukutira pona apapo panenge peirwadza munhu wotopona.

Munhu akahamba munjira kana kuti mumashango zviyani zveshe zvifiba zvaunosangana nazvo kana mashango aunoonemwo akawanda akona ane mushando waanokona kuita paku detsera utano hwevantu vasharuka vedu vekudhaya vaimashandisa kurapwa zvirwere zvakasiyana zvinobata vantu.

Zviripo zvimweni zvimashango kana zvipfiba zvekuti ukachiningira kudai chinoita ngatei hachitombotorina nemushando weshe. Kubeni zviro izvozvo zvakakosha yaambo. Vasharukwa vedu vekudhaya vaitopona kusati kwaa nemitombo yonasirwa mazuva vaya, nekumwa mutombo yaibva muzvimashango zvona izvozvo.

Mashango akaparadzana akati tenderedza muntaraunda mwatinogara nemimasango mwemwatino hamba umu anoshanda maningi akawanda akona vasharuka vekudhaya aimaziya kuti iri shango iri inoshanda kurapa chirwere chakati.

Mumakomo nemabani akatipoteredza muntaraunda mwedu muyana munowanikwa zvimbuti zvakawanda wanda vanoziya ngezvemitombo yechinyakare vanokone kutoudoma kuti uyo mumbuti uwo unorapa chakati nechakati.

Tikahamba mumakomo kana mumapani mwatinohamba umwu ,tinoonemwo zvimumbuti zvakasiyana siyana maningi .Zvakawanda zvakona isusu vemazuva ano atichazivi kuti zvinoshandei, asi vasharukwa vekudhaya vanotoziye kuti ichi chinorape mushana ichi.

Vasharuka vedu vekudhaya vaishandisa mashakani nekuputisira zvemumbuti yakasiyana-siyana kunasire mutombo nemagomboti zvaizoshandiswa kurapa zvirwere zvaisanganikwa nazvo ngevantu nguwa iyoyo.

Vasharuka vekudhaya ana sekuru edu nanambuya edu nanaatete vaiziya kushandisa mitombo yakasiyanasiyana yemumbuti dzakavakomberedza kurapa zvirwere zvainga panguwa iyoyo.

Mashakani nemashango akasiyana-siyana etinoona mwetinohamba umu anoshanda zvakasiyana-siyana. Amweni akona muntu kana akarwara mungaa mundani unotora mashakani anaya obeke mukomechi obeka mvura inopisha omboti garei ochizomwa mvura yakona, kakawanda kakona unobva atopona muntu vovovo.

Kudhaya waiti ukarwara zviyana waitsvaka vaitozikanwa muntaraunda kuti vantu ava vanoziya zvemitombo yechivantu , waende kumhatso kwawo vantu avavo wovabhiira zvaunozwa , vaizopinde mushango kotsvaka mitombo yakasiyana siyana imweni yaiuya arimashakani , imweni dzaiya dzirimunzinde dzemumbuti vokupa wotomwa kana kuti wotsenga wotopona.

Paripo mitombo yakawanda maningi yakabvire kudhaya yeishandiswa nevasharuka vedu vekare pavanonga vabatwa ngechirwere paya. Mishongayo mizhinji yakona yaiyani yoomeswa imweni yokuiva, imweni yobekwe mubota vantu vorya votopona.

Mitombo dzakanasirwa dzaibetsera vantu kubva kudhaya. Dzakawanda dzakona dzaibekwa mumvura kwakupipidza kwakusvuta pano neapo. Vaizoti kwapera zvimazuva zvakati kuti unonga vonasa kuzwa kuti mwiri vako vagwinya. Kana painge nechaikutikabeza chinonga chatotiza.

Mitombo yaishandiswa kudhaya ngevasharukwa vedu vaipona nguwayo yaiziikanwa maningi ngekushandiswa ari mashakani kana kuti mudzinde dzakona kana kuti makwati akona. Hino mazuwa anaa vamweni vototora vokona kutozvigaya zvona izvozvo kunasira akaita kunga maphirizi asi eingobvazve kumbuti dzetinogara nadzo mukati mwekupona.

Mitombo yaishandiswa kudhaya ngeasharuka edu yaiwanikwa mushango vaiti muntu akarwara zviyani akaenda kunamazvikokota unoziya mutombo omubhuyira kuti warwara ngechirwere chakati mazvikokota waipinde mushango ootsvaka midzi ootsvaka mashakani ekupa munhu uya asi mazuwa anaya votodziomesa nekudzianikawo nekudzisa mumabhotoro mitombo dzinoidzi.

Mumamunda muyana mwetinorima muyana teizoshakurazve mamwere mashango, mubari nemitombo yakawanda yatinenge teitotemere pashi pona payani, mashango akawanda anomera muminda muyana anorapwa zvirwere zvakasiyana siyana chatinofanira kutoita kutsvaka ruzivo rwona irworwo tiziye kuti zvinotidetsera torekera kuzvitemera pashi.

Zvetinoona zvimashango shango mukati menjira patinohamba muya kana seri kwembatso kwevantu dzinosimwe mo dzakawanda dzakona utori mutombo inoshandiswa kunasire magomboti nekurapawo zvirwere zvakasiyana siyana zvinobatwa nevantu.

Vasharuka vedu vekudhaya, vayipona makore akawanda maningi, ndofunga kuti zvinodaro ngendaa yekuti mitombo yavayimwa kana varwara yaiwanikwa mumumbuti nemumashango etinogara nawo mona mumamizi matinogara umu.

Vantu vayipona kudhaya vasharuka vedu ,vayiziye mitombo yakawanda maningi yavaitoshandisawo vona kurapa matenda akaparadzana, imweni yakona yaishandiswa ari mashakani, vayi matora pamweni vomaomesa, vomakuya, amweni vayitora vobeka mumvura, vopipidza ,vomwa mvura yakona muntu otopona.

Zvimumbuti nezvikwasha zvatinoona mumakanyimwu mwatinohamba umwu zvakakosha maningi zviri zviya. Chinonesa ngechekuti hayi isusu atizvizii kuti asharuka edu aimbozvishandisei. Zvakawanda zvakhona zvaishandiswa kurapa matenda akawanda anosanganikwa nawo ngevantu mukati mwekupona.

Mishonga yechivantu yaishandiswa nevasharukwa vedu vekudhaya yekushandisa mumbuti nemashango nezvipfiba yakurumbira maningi mazuva anawa vakangwara havo vatone nezvimagardem zvawo kuseri kwembatso kwavanosima yeshe mishonga yavanoona inoshanda Kona iyoyo.

Zvipfiba nezvimakwasha zvinowanikwa mundau dzatinogara dziyana zvimweni zvakona zvakabvira kudhaya zveishandiswa kunasira magomboti ukurapa ndiona zvirwere zvekurapa antu munguwayo nanyamashi mishonga yacho nguwa inei ichiri kushandiswa.

Mitombo yechinyakare yakawwanda yakona yainasirwa kubva mumashakani emumbuti. Mbuti idzodzo dzaivanika munyazi mumakomo, munyazi nemumamizi maigara vantu. Sakavasharuka vaitoziya kuti mumbuti umu munoshandiswa kurapa chirwere chakati.

Vasharuka vedu vekudhaya vaiziye kushandise mitombo yechivantu .Zvavaiita vaiti vakapinde mumashango zviyana, vaitoziya kuti mashakani emumbuti uyu unorape chirwere chakati ,nzinde dzemumbuti uyu dzinorapa chirwere chakati, muto wemumbuti uyu unorapa chirwere chakati.

Kumakanyi kwedu iyo kundaaraunda dzatinobva Dzimwnei dzakona dzibarinkure nezvibhedhlera asi vantu vakawanda zvakanaka ngekuti dziriyo mitombo dzakawanda kudhaya dzeishandiswa dzinonga mumumbiti.

Kubvira kudhaya kwemene vasharuka vedu vaipona nguva iyoyo, vaiziye mumbuti dzakawanda dzokushandisa kunasire mutombo. Nemagomboti ekurape zvirwere zvakaparadzana, yakawanda yakona yaibva mumumbiti.

Mumashango akati poteredza muya umu, mune zvimweni zvimu mbuti nezvipfiba zvino nasiriswe magomboti, ekurapa ndiwona zvimweni zvirwere zvino sanganikwa nazvo ngevantu mukati mweku pona.

Zvi mashango ne mashakani atinoona teingo maningira teidarika aya atibai ziyi kukosha kwawo chokwadi asharuka vekudhaya vaiziye zviro zvinezvi zvekuti muntu unonga arwara vayirumbe mushango voto kaya mashakani akati kuti amweni otsenga amweni wotwa kwakutope muntu oto pona.

Ukangohamba mumashango umwo isinganingiri ningiri peunotsika kana kuti peunopinza soro rako unokaruka wabaiwa ngemunzwa, chausingatozii kuti ubve munzwa uwowo unokona utori mutombo unokona kushandiswa kutorapa chimweni chirwere chinobata vantu.

Vasharuka vedu vekudhaya vaibararama makore akawanda maningi eizvadorozvo kwaiya kusati kwaane mitombo inonasirwa mazuwa ano yechiyungu vanhu avavo vaipona ngemitombo yechinyakare yekutore mashakani nemimbiti yakasiyanasiyana veidzirapa ndiyo.

Kudhaya kwemene mitombo yonasirwa mazuwa anaya isati yaayo vasharukwa vaingeyo nguwayo vaiziye mimbiti yaikone kushanda kunasira mitombo nemagomboti ekurapa zvirwere zvakasangana nazvo nguwayo.

Muntu akahamba mumashango kana mumakomo zviyana unoonemwo zvimumbuti, zvipfiba nemashango zvakasiyana siyana zvirozvo izvozvo zvinokonawo kutoshandiswa kurapa matenda akasiyana.

Peshe petinohamba payana teione zvimbuti, zvimakakwasha nemashango tinokone kukorere kuziya kuti zvirozvo zvakakosha maningi pandaramo yedu isusu vantu asi zviro zvinezvi zvakabvire kudhaya zveishandiswa kunasire mitombo yekurapa zvirwere.

Vantu veku dhaya vaiba iya vaka ngwara maningi ngekuti hai vaitora nguva yavo ku ningira pamwepo neku zama mashakani e mbiti aka siyana siyana kuyi ite mutombo yeku rapa zvirwere zvai batana navo nguva iyoyo.

Mitombo yakabvire kudhaya yeishandiswa ngeasharuka edu ekudhaya kurapa utenda wakasiyana siyana ichindiriyo nanyamashi unowu imweni yakhona yakaita ungatei zvimphutisira kudai zvinokone kushandiswa.

Mumakomo kana kuti mumunda mwemene mwatinorima muyana munezvipfiba zvakawanda maningi zvatinogara teitotema nekuzvishakura chatisingaziyi ngechekuti zviro zviyana mitombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvakaparadzana mukati mwekupona kwedu.

Paripo zvimashango zvakasiyana maningii zvatinogara teiona mumiganga mwedu umu. Zvimashango izvozvo zvakakosha yaamho ngekuti zvakabvira kudhaya zveishandiswa ngemadzibaba edu kuzvirapa kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana.